Onduli oyo oshinamwenyo oshiwaanawa, oshinamwenyo shombili, oshinamwenyo shono ihaashi ehameke omuntu, shono hashili ashike iimeno. Uuwanawa wonduli ohayi nana aatalelipo ngenge tayeya yaninge omatelelepo gawo moshilongo. Shono nokuli aatalelipo shi tayeya tashi eta iiyemo moshilongo, onduli oyina ombili.

Shitunda nohedhi, shilongo nomukalo gwasho. Aawambo oya simaneka omuthigululwakalo gwawo unene tuu piituthi yomanyanyu ngaashi: yoohango, yomashasho noshowoo omatalo gelugo. Ohaa zala oondhelela meme taazala iikayiwa komitse oshowoo oonyoka moothingo. Ootate ohaa zala omagala goondjeke komitse okusimaneka omuthigululwakalo.

Aanafalama oyo mbono ye na iikunino, oye li tayii pandula oshoka uuyuni owa huma komeho, mono aantu nale kwali haa tekele iikunino yawo nomayemele komitse ogo ge na omeya, ashike mo paife oye na ominino ndhono dhili dha taapakana oshikunino ashihe opo dhi tekele nawa iimeno yo yi kale ya tsapuka nawa.

Ngele tashiya moNamibia oku mona ehala ndono hali ithanwa ombuga ya Namibia mono nokuli muna oondundu dha tungwa po kombepo dhono hadhi kala tadhi monika nawa nohadhi thaanekwa woo omathano etaga tulwa mooskola ga longwe uunona yo ya kale yena ontseyo nkene eshito lili lyoopaleka oshilongo shetu Namibia.

Momuthigululwakalo gwetu gwAawambo ohatu longitha oongombe mokupululitha omapya getu. Oongombe odha simana oshoka ohatu dhi tselele miituthi ngaashi yoohango nomiituthi yomaluhodhi wo. Koongombe ohaku zi omahini, onyama oshowo iipa mbyono hayi longithwa okulonga oondjato nomapaya gomoombunda.

Oondolopa ndhono dhili komukunkulo gwefuta ngaashi Ombaye noSwakopo okuli haku adhika oombwa dhomomeya ndhono dhili dhi na oshilonga moshilongo shetu, oshoka hadhi eta mo iiyemo. Ngele odha dhipagwa ohaku zi onyama ndjono hayi landithwa meni nokondje yoshilongo. Ohaku zi oshipa shono hashi ningi omapaya noongaku dhoshipa ko ohakuzi omagadhi ngono haga panga uuvu womakutsi.

Ngele tashi ya kuunamapya nuuniimuna oshili oyuli tawu dhana onkandangala unene kwaambono haya gunu oondama dhoohi dhoshiwambo. Oohi dhoshiwambo ohadhi li wa dhina onyama ontoye dhono hashi gandja iitungithi molutu nenge oovitamine. Oohi ohadhi longithwa pamadhingoloko meni lyoshilongo nokondje yoshilongo tayi e ta po iiyemo nawa.

Okukala wuna oshikunino shomboga yuushimba osho oshinima oshiwanawa, oshoka omboga mokuyi lya kwawo oto mono mo oovitamine e to palutha woo aakwanegumbo yoye. Omboga ombwanawa oshoka moku yi tumina kondje yiilongo ota yi ku etele iiyemo oyindji, onkene omboga oya simana.

Okukala omunamapya osho oshinima oshiwanawa, unene tuu komidhingolongo ndhi dho kuushayi, oshoka oho kuna iikwamboga yoye ya yoolokathana ngaashi omboga ndjono yOshiwambo yi na oovitamine nokupalutha wo aanegumbo lyoye. Oyi li wo yi holike okulandithwa pondje nomeni lyoshilongo nokukala wu na oshikunino oto eta iilonga momudhingoloko.

Oshilongo kehe nomukalo gwasho. Ngele tashiya pomuthigululwakalo gwaawambo ohaya zala oondhela ano dha fumikwa nawa oomeme taya zala iimona moothingo omanga ootate taya zala omagala komitse esimaneko lyomuthigululwakalo. Oondhelela ohadhi zalwa uuna pena oshituthi shenyanyu sheshasho shekoleko noshowo epitithemo lyuunona moondjugo. Ano oya simaneka omuthigululwakalo gwawo.

Uunafaalama owuli tawu dhana onkandangala oshindji iha munu oofaalama dhiikwamawawa ano oondjuhwa noshowo oonkanga. Iinamwenyo mbino ohayi pewa ookenya dha yoolokathana opo ngaashi dhono oonkiintu dhi vale omayi ogendji. Oondjuhwa ohadhi landithwa dhina omwenyo ano okuka gandja olumuno omanga omayi haga telekwa e taga liwa taga gandja ovitamine.

Ngele tashiya kaapashiyoni ohashiya ningile oshipu uuna ta ya yi mombuga yakapashiyone. Oha yayi noohawuto noondunda dhawo mono ano haya ka yunga oontanda dhawo shino ohashi kala oshipu, oshoka ihaya ende kolupadhi ohaya ende ashike yeli miihawuto nongele oya vulwa mo molweendo lwawo teyeya nduno koontanda dhono yayunga.

Iikunino yiikwambonga oyo yili tayi dhana onkandangala ngaashi miitopolwa mbi yokonooli. Ohashi kala oshipu okupalutha aanegumbo lyoye niikwamboga mbyono ho ka teya ano moshikunino, itashi ku pula nando oshimaliwa oshindji, itashi ku pula ondando yasha yili pombanda, shoye okukala ashike to tekele oshimeno shoye, to palutha aakwanegumbo.

Uunafalama owo kamana ka ndongo uunene tuu ngaashi okumuna oondjuhwa, odho oshinima oshiwanawa oshoka ohadhi eta po omayi ngono haga liwa kaanegumbo nohaga tuminwa nokulandithwa kiilongo kondje yoshilongo ngaashi ko Angola nokiilongo ya yoolokathana. Omayi ogena oovitamine komalutu getu wo.

Ngele tashi ya kiiyamakuti moshilongo shetu Namibia ito mana. Mono nokuli hayi nana aatalelipo okuza kondje yiilongo, taye ya ya tale nkene eopalo lyiiyamati yetu li li. Ohaya ka talela po nduno miikunino yiinamwenyo mono mu na ngaashi oonduli. Ohaa kala nduno ya nyanyukwa taya thaneke omathano, opo ya faalele kiilongo yawo.

Okumuna oondjuhwa osho oshinima oshiwana, onyama yoondjuhwa ohayi liwa yina oovitamine niitungithilutu hayi keelele omalutu komikithi dha yoolokathana. Omayi goondjuhwa ohaga landithwa meni nopondje yoshilongo eta ga eta mo iiyemo iiwanawa. Oshili oshinima sha simana okumuna oondjuhwa oshoka ohadhi li ashike iikulya yondondo yo pevi.

Ngele omvula oya loko nawa, aanafaalama oyendji oye na iikunino mono haya kunu iikwamboga niiyimati wo. Ohaya kunu wo shoka hashi ithanwa oonyanga, unene tuu ndhono oontiligane, oshoka odhi na uuwanawa owindji. Oonyanga ohadhi liwa hadhi telekelwa nomiikulya wo. Oonyanga oontiligane ohadhi panga omikithi ngaashi omikolo nomashikisha uene tuu pethimbo lyuutalala.

Uunamapya nuuniimuna owuli wa simana unene ngele ta shiya moshilongo shetu Namibia . Aanafaalalama oye li ye na oofaalalama dhoombaka oshoka oyamona okutya oombaka odho iitekulwa namwenyo iimanawa, ha ku zi omayi ngono ha ga liwa kaanegumbo no sho wo kaantu yo mo mudhingoloko. Oonyama dhoombaka oha dhi landithwa woo nodhili ha dhi li hadhi liwa oontoye nawa.

Omvula ngele oya loko nawa ano Shiyenga shaNangombe ngele omeya oye gadhenge pevi unene ngaashi tse mba yokoshitopolwa shokuushayi ohatu kala tuna omavo ngono ga mena momeya ngono wo haga liwa ongele okoondjepunda ano koohiinina. Omavo ogo oshinima shina oovitamine molutu sho oshinima oshitoye wo.

Ngele otashi ya kaanaafaalama, oyendji oye hole oofaalama dhiikombo unene tuu mbyono hayi ithanwa iishimbakombo. Iikombo mbino oyo yimwe yomiikombo mbyono hayi vala unene, yo ohayi hakanwa ngele aantu taya landa, oshoka oyi na olumuno oluwanawa, hayi kala nonyama ombwanawa noshowo omahini.

Ngele tashi ya kuNamibia omu na iiyamakuti ya yoolokathana. Mu na onduli, uumenye, oompo, oongolo noyindji wo. Iinamwenyo mbika ohayi liwa, onyama ndjoka hayi zi kuyo, ndjono hayi landithwa meni nokondje yoshilongo. Aatalelipo ohaye ya okukala ya ninge etalelopo, taa tala nkene iinamwenyo mEtosha yi li mo ya yoolokathana tayi monika nawa.

Ngele owa dhingoloka Namibia alihe nawa koonono, opuna omahala mpoka twaadha oondundu ndhono hadhi moniwa nawa ongele okudhi tala momeho nongele pamwe owa yako wa kathaanekelwako omathano, ndhono dhili wo hadhi nana aataleli kuza kondje yoshilongo tayeya ya tale nkene Namibia tali monika nawa, lina oondundu newapalo lyeshito wo.

Ngele tashiya moNamibia omu na ombuga ndjono hayi ithanwa ombuga yaNamibia. Aatalelipo kondje yiilongo ohaye ya moshilongo ya kale taya pashiyona, ano ye na oondunda dhawo dhoku lala noshowo iiyenditho yawo. Opo ya talatale nkene ombuga yi li tayi monika nawa. Ohaya kala miiyenditho taya kutha ano omathano opo sho taya shuna kiilongo yawo ya ka ulukile yakwawo.

Iiyamakuti oyili ta yi dhana onkandangala moshilongo shetu , oshoka oha yi nana aapashiyoni okuza kondje yiilongo ta yeya yatale nkene omaludhi giiyamakuti geli ga yooloka shono shili eliko lyoshilongo tali yi pombanda . Oonkoshi ngaashi ndhino ookiintu odhili dha simana oshoka ohadhi vala uunkoshi uushona mbono ta wu indjipaleke omwaalu, ndhono nokuli dhina onyama ha yi liwa ontoye.

Okutekela oshikunino shiimeno osho oshinima sha simana, oshoka omeya otaga tsapula omidhi dhiimeno kohi , e ta ga gandja ompito ombwaanawa kiimeno opo yi koke yo yi ime iiyimati iiwaanawa. Ehumokomeho lye ya nduno mono ominino odho ashike hadhi tekele, ndele kaye shi we aantu ya humbata omayemele ngaashi muuyuni wonale.

Ngele owakala omuna faalama wuna oshikunino shiimeno , owapumbwa okukala toyi sile oshimpwiyu , ano okuyi tekela nomeya gagwana, onkene owapumbwa okukala wuna ominino ndhono tadhi gandja omeya kiimeno ethimbo kehe , ongulonene oshowoo komatango opo omidhi dhitsapuke nawa opo dhiye kohi dhimone uuhoho.

Eshito lyakalunga olyili lyoopala, ngele tashi ya kuunamampya nuniimuna otu na shono ha twii ithanwa oondjambameya. Ndhono hadhi kala ashike momilonga uunene tuu kiitopolwa mbyono ngaashi koLundu. Oondjambameya odho iinamwenyo mbono hayi li ashike omwiidhi iinamwenyo yombili, yo iinamwenyo mbyono ihaayi zi mo mumulonga.

Ngele ta shiya moNamibia omuna omahala ngono ha gi ithanwa ombuga. Mono ha mu kala ashike mu na oondundu dhomaludhi ga yoolokathana no ha mu kala woo muna omamanya gamwe omatiligane gamwe , omaluudhe ngono ge holike kaa pashiyoni mokweenda ta ya tala, ogeli woo ha ga longithwa momahangano ngono ha ga ningi iitutumbo yoonakusa.

Moshilongo shetu shaNamibia ohamu ya aatalelipo ya za kondje yiilongo taye ya okutala iiyamakuti yomoshilongo shetu ngaashi oondjamba noshowo oonkoshi nomatotongwe. Aatalelipo mbano ohaya eta mo iiyemo moshilongo, oshoka mokutala kwawo nokweenda nokudhingoloka Namibia alihe otaya futu omalweendo ngoka.

OShiyenga shaNangombe ngele oye ga dhenge pevi, iishana yu udha unene, omuli hamu mene shoka hashi ithanwa omavo. Omavo ngano ohaga liwa kaantu oshoka omatoye go oge na iitungithilutu. Onkene iingulu nayo ohayi li omavo uuna yili tayi lumbu momadhiya wo.

Okukala omunafaalama ohashi ku pula wu kale wu na ontseyo ya gwana unene tuu ngele owa mono oondama dhoohi, owa pumbwa wu kale todhi sile oshimpwiyu to dhi tulile mo omeya ga yela ethimbo nethimbo, ngoye to dhi tulile mo omiti opo kadhi se dho kadhi ole. Onkene nadhi kale tadhi talwa ethimbo kehe, ongele ongula, komatango nenge uusiku.

Ngele tashiya peshito lya kalunga ohali kala lyoopala onkene omahala ga yoolokathana ngashi pethimbo lyo mvula omiti ohadhi kala tadhi monika nawa nokuli mokati kadho omuna omiti dhoka hadhi panga ano iihemba onkee osha simana oku kalekapo omiti, ndele inodhi tetapo wu mbugaleke.

Aanafaalama oyendji oye li ya muna iinamwenyo yomaludhi ga yoolokathana unene iikwamawawa ngaashi oondjuhwa, ndhono dhi li hadhi eta po iiyemo okupitila ano monyama yadho. Ndjono hayi liwa miituthi ya yooloka ngashi moohango momashasho nomomaluko guunona wo. Onyama yondjuhwa oyo onyama ontontokele ndjono yi na iitungithi yolutu ya gwana nohayi gamene olutu komikithi.

Ngele tashi ya kaanafaalama oyendji oye na oofaalama moka mu na iiyamakuti ngaashi oondjamba noshowo oongalangombe. Onyama yongalangombe ohayi liwa meni nopondje yoshilongo, noshowo ooniga dhongalangombe ohadhi tetwa ko e tadhi ka ningwa iikolo. Pethimbo oomeme taya kolo omagongo odho haa longitha.

Okumuna oongombe okwa sima noonkondo oshoka koongombe ohakuzi onyama ndjoka hayi liwa nokulandithwa. Koongombe oha kuzi woo oshipa shono hashi kwewa komashina nangele oshipa shakwewa ohamu ndulukwa oongaku nomapaya ngono haga zalwa kaasamane no kuunona wuumati. Oongombe ohadhi landithwa woo nde tadheeta iiyemo.

Uunamapya nuunimuna owo oshiima dhingi moNamibia. Mono nokuli aanafaalama oyendji ya muna oonkanga. Dhono dhili oshinamwenyo oshiwanawa hashi liwa, noha shi vulu woo shikale oshitekulwanamwenyo. Onyama yonkanga oyo Kamana kaNdongo, ontowe, tayi palutha oshigwana naNamibia alihe koonono.

Uunamapya otawu dhana onkandangala, oshoka aantu oyendji oyahala okwiilongele okuza moonkondo dhawo inaya hala okulanda moositola. Aantu oya kuna iikunino yiimeno yayolokathana nosho woo iikwamboga, no miikunino muka omuna ominino dhomeya odhindji dhokutekela iimeno.

Oondhila dhokefuta odho dhili oondhila oombwanawa, oshoka odhili dho opaleka eshito lya kalunga dho odhili wo hadhi nana aatalelipo kuza kondje yiilongo, dhili woo oondhila dhombili, dhili woo oondhila ndhono hadhi kala dha nyanyukilwa kuunona wetu ngele tawu dhi tala.

Ngele tashiya kiiyimati yomaludhi gayoolokathana. Iiyimati oyo yimwe yomwaambyoka ya talikako hayi panga omavu gayoolokathana, ngele owahala iiyimati ngashi omayaapela, omamango ota geku keelele komithi ngashi omashikisha uunene tuu uunona wetu owa pumbwa okulya iiyimati oyindji.

Ngele tashi ya kaanafaalama oyendji ye na iikunino mono yakuna iimeno yayoolokathana yimwe iiyimati yo yimwe iikwamboga. Ngele oya Koko nawa ohayi kala yi na iiyimati mbyono hayi li wa yi na ano oovitamine onkene niikwambogo ohayi kala yi na iitungithilutu ya gwana nawa unene tuu kaanona.

Oku kala omunampya ohashi pula ontsewo nomadhiladhilo gomuule nena ngele owiiyadha wuna oshikunino shiimeno yoye ngaashi omapungu. Owa pumbwa oku kala toga tekele opo iimeno kaayisepo komutenya, ngele kapuna omuloka kambadhala ano oku konga ominino dhomeya opo wukale totekele iimeno pomakota kaayise.

Uunamapya owo oshilonga oshiwanawa unene tuu okukala wuna oshikunino shomboga yoshiwambo. Ohayi liwa nohayi tupe iitungithilutu. Omboga ohayi eta iiyemo ngele tayi tuminwa kondje yoshilongo tayi kalandithwa. Omboga ohayi eta iilonga pomudhingoloko ngele aantu ethimbo lyokuyiteya lya adha aantu ohaya kawaimina moshikunino.

MoNamibia aanafalama oyendji oyena iinamwenyo ya yoolokathana, ano iiyamakuti ngaashi ondjamba onkendo. Oshinamwenyo shika onyama yasho ohayi liwa ontowe, nohayi landithwa wo moositola dha yoolokathana. Oshinamwenyo ohashi vala uunimwena, mbono shili oshinima oshiwanawa oshoka uunimwena otawu indjipaleke omwaalu gwiiyamakuti.

Pashiwambo opuna oondunda dhimwe ndhoka hadhidhikwa niiti noha dhi ithanwa oondundu dhiithini, ndhono dhili dhasima momuthigululwakalo gaawambo , oshaka moondunda muka ohamu vulu okutelekelwa pethimbo lyomvula mo ohamu vulu okugondjwa pethimbo lyomutenya, nayamwe oyedhininga onga oondunda dhokulala noondunda ndhika odhina omuzile omwaanawa.

Aanafaalama oyendji oye na oofaalama dhoongombe unene tuu ndhoka oonkiitu , oshoka ohadhi ya pe omahini taa palutha aakwanezimo yawo. Ohaya landitha wo onyama ndjono tayi e ta po iimo. Onkene oongombe ohadhi napa omwiidhi, opo dhi kale dhi na iitungithilutu, dho dhi gandje onyama nomahini omawanawa.

Aantu oyendji oyeli aanafaalama mono yeli yamuna oohi moondama onkene oshasimana ngele wuli omunafaalama wukale totala mokandama koohi ngele omuna tuu omeya gayela nenge pamwe omuna uupuka noombahiteli tadhi vulu okudhipaga oohi. Onkene ngele owi itsumo dhimwe ndhono dhasa dhi ekelahi eto opaleke okandama.

Uunamapya owu li tawu dhana onkandangala uunene tuu momuthigilulwakalo gwaawambo. Oye li yadhiginina onkulwahedhi dhawo, mono haa longo nuudhiginini omapya, taakutha mo oomwiidhi dhono haa longo okunduuluka po nenge okweeta po oondunda dhono dhili omalukalwa gawo. Shino oshili sha simana oshoka oondjona mboka taa valwa ota yeya yiilongele ko sha woo.

Omvula ngele oya loko aanafalama ohaya kala ya nyanyukwa oshoka oongombe ohadhi li omwiidhi kehe pamwe, omalundu oga ziza nawa taya landitha oongombe dhi na onyama yongushu, yi li nawa yo inadhi nanga dho odha ondoka. Ongombe ohadhi zi omahini omawanawa pethimbo lyomvula noho ohadhi e ta po iiyemo iiwanawa oshoka ohadhi landithwa dhi li monkalo ombwaanawa.

MoNamibia nenge muuyuni awuhe koonono otuna mo shono hashi ithanwa omahala gomavululukilo nenge oondunda dhono dhaayenda, onkene aapashiyoni oyendji ngele taayi momalweendo gawo oyehole okuya poondunda dhono dhomavulukilo etaa kuutumba nenge dhono dhili pooha nomulonga etaya kala yatala ewapalo lyeshito.

Uunamapya nuniimuna owo kamana kandongo. Aanafalama oyendji oyena oofalama dhinamwenyo yayoolokatha ngaashi, oonkambe. Muyuni wonale, oonkambe okwali hadhi longithwa onga iiyenditho, okukatalelapo komahala ngono geli kokule. Koonkambe ohaku zi omishila ndhono hadhi kwegwa, e tadhi kala tadhi longithwa koomeme okuligola moohango.

Aanafalama oyendji oyeli yena ontseyo yagwana oshoka ohaya kunu omiti ndhono hadhi imi iiyimati ya yoolokathana. Miikunino yawo ohaya kala yatula mo uundama, ano mbono wokuyoga, uuna aantu pethimbo lyuupyu, nenge yahala okukiinyanyudha. Ohaku kala kuna uupundi wokukuuntumba, uuna ngele oyamana okuyoga, yo taya ontele okamutenya.

Uunamapya nuuniimuna owa simana unene ngele owi iyadha wa muna oohi oshinima oshiwanawa, owa pumbwa ashike oku dhi tonatela to dhi pe iikulya mbyono yi na uundjolowele opo dhi vale omayi ga tenduke dho dhi indjipale woo. Oohi ohadhi longithwa oondooha ndhono hadhi landithwa meni nokondje yoshilongo.

Okukala omunafaalama osho oshinima oshiwanawa, oshoka oho kala wuna ontseyo yagwana. Oyendji mbono yena iikunino, oyena wo ominino dhokutekela iimeno, opo yi tsapuke nawa, yo yi ime iiyimati yili pondondo yopombanda. Onkene iimeno oya pumbwa okukala tayi tekelwa ongula onene nokomatango, opo omidhi dhawo dhimone omeya, noshowo oovitamine.

Okumuna pndjuhwa osho ishitopolwa oshiwanawa, mono wa pumbwa okudhi palutha iikulya yi na iitungithilutu noku nwa woo omeya ga gwana. Opo ongaashi dhoka oonkiintu dhi vale omayi ogendji ngono tovulu okulanditha ee taga eta iiyemo mondjato nenge mongeshefa yoye, nonyama dhoodjuhwa otadhi kala ya paluka nawa

Aanafaalama oyendji oyeli yena iikunino yayooloka unene tuu mbyono yiikwamboga oshoka oyeli yeyi talako kutya oomboga odho dhili hadhi etapo iiyemo , ongele omokulanditha, ongele omokupalutha aanegumbo lyawo, onkene ohaya longo nuudhiginini okutalamo omeya nuuhoho wagwana oshowoo omuzile gwagwana.

Ngele otashi ya kaanafalama mbono yena oofalama dhoondjuhwa, ohaya kala ano yiipanda yo yene. Oshoka oondjuhwa dhawo ohadhi kala tadhi vala nawa. Ngele taye dhipe iikulya mbyono yina iitungithilutu noshowo omeya ga gwana. Oondjuhwa ohaye dhi landitha po kwaambono ya hala olumuno, nenge taye dhi landitha omayi nenge onyama yadho.

Ngele owayi komukunkulo futa ,unene ngaashi kOmbaye nenge koSwakopo oto adha ko kuna oodhila ,dhono hadhi ithanwa ookakwaya dhimwe ohadhi ithanwa oonyondo. Oodhila dhino ohadhi kala dhili komukunkulo futa tadhi kongo mpono pena oohi opo dhi lye . Odhili woo hadhi kala dha wapaleka nawa eshito uuna tadhi monika dha toka nawa.

Ngele tashi ya kaanafaalama oya mono kutya okukala wu na ofaalama yoondjuhwa osho oshinima oshiwanawa, oshoka ohashi eta po iiyemo okupitila mokulanditha omayi goondjuhwa koongeshefa ndhoka dha yoolokathana nenge okulanditha oondjuhwa dhi na omwenyo, ano olumuno, opo aantu ya ka tameke oofaalama dhoondjuhwa. Onyama yondjuhwa ohayi liwa nayo wo.

Eshito lya Kalunga olyo opala. Oondundu nomamanya ogi ihanena oshilongo shetu shaNamibia ngono nokuli haga eta aapashuni moshilongo, taye ya okutala oondundu, nkene dhi li dha shitwa po. Ope na woo oomina dhimwe hadhi longo nomamanya mono hamu zi uuwe nosho wo iilongithomwa oyindji.

Uunamapya nuuniimuna owo esipa lyombunda ngele tashi ya moshilongo shetu sha Namibia, mono aanafalama oyendji haa munu oofalama dhoondjuhwa oshoka ohadhi ya etele uuwanawa. Oonyama dhoondjuhwa ohadhi li wa nokulandithwa po pomudhingoloko oshowo okutumwa kondje yiilongo. Omayi goondjuhwa nago ohaga landithwa nokupalutha aanegumbo wo.

Aapashiyoni ni ngele taa yi momalweendo ohaa yi momahala mono mu na iiyamakuti ya yoolokathana ngaashi: oongwe ,oondjamba nosho woo oonkoshi oonkiintu . Ohaya ende miiyenditho, opo kaa ya monithwe oshiponga kiiyamakuti . Ohaya thaneke omafano ga yoolokathana, opo sho taya shuna kiilongo yayo ,ye kuulukile yakwawo ,nkene ya li taa tala .

Oondundu odha simana unene tuu mombuga yetu ndjono hayi ithanwa Namib, moka aapashiyoni ya za kondje yiilongo haye okupashiyona taya tala nkene omamanya ga tholomwa, ngono ge li momalwaala ga yoolokathana. Shino ohashi ya nyanyudha, oshoka ohaya thaneke omathano ogendji ga yoolokathana.

Namibia okuudha iiyamakuti ya yoolokathana ngaashi oondjamba, oongolo nosho wo oonduli. Mono iiyamakuti hayi nana aapashiyoni kuza kondje yoshilongo taye ya ya tale shono tashi eta iiyemo moshiketha shapangelo. Iiyamakuti ngaashi oonduli, ohayi li ashike iimeno, oomwiidhi nomafo taga zi komano.

Ngele tashiya moNamibia omuna iiyamakuti ya yoolokothana yomaludhi ogendji moka muna uumenye, oosino, oompugulu, oonkoshi noondjamba. Onkene iinamwenyo mbika ohayi nana aapashiyoni okuza kondje yiilongo ye ye yatale iinamwenyo yomaludhi, noyili yasimana oshoka oonyama dhawo ohadhi liwa, tadhilandithwa ta dheeta iiyemo moshilongo shono shili sha simana keliko lyaNamibia.

Aanafalama unene tuu mbono ya munu oohi muundama ohaye dhi tonatele yo taa gandja iikulya koohi mbyoka yi na oovitamine noshowo omeya ga yela ge na omiti ku keelelwa omikithi. Ethimbo lyetewo ngele olya adha ohaya yulu oohi noonete ya ka ya paluthe aanegumbo yawo nenge ya ka landithe yo ye ete iiyemo moondjato dhawo okupitila mokulanditha.

Okumuna oondjuhwa osho oshinima oshiwanawa sho osha simana. Oondjuhwa otadhi ku etele omayi ngono to ka landitha; ongele okomatala nenge to tumu kondje yiilongo go tage ku etele oshimaliwa. Oondjuhwa odhi li onyama ombwaanawa ndjono yokuliwa kaanegumbo lyoye, piituthi ya yooloka; yoohango noyoosa wo.

Iitopolwa ngaashi mbi yo koRundu, hono taku monikwa omilonga, oko haku adhika wo oongandu dhono dhili oshishitwa shakalunga, nodhili wo hadhi talelwa po kaataleli po mbono yo kondje yoshilongo , mbono ina ye dhi mona nale moonkalamwenyo dhawo. Ashike oongandu odha nika oshiponga ngeenge we dhi hedha popepi otadhi vulu oku ku monitha oshiponga.

Miiyamakuti yaNamibia omu na shono hashi ithanwa okamenye. Onyama ya ko ohayi liwa e tayi landithwa wo pondje yoshilongo e tayi eta iiyemo moshiketha shepangelo. Kokamenye ohaku zi oshipa shako shono hashi kwewa komashina etashi ningwa iipa mbyono hayi zalwa koomeme nokootate pethimbo lyiituthi ngaashi yoohango noyomaluko woo.

Aanafaalama oyendji oyeli yena ofaalama dhoondjuhwa oshoka oondjuhwa odhili dha simana, onyama ya dho ohayi liwa , dho nomayi gadho ohaga liwa, taga landithwa meni nokondje yoshilongo. Onkene oondjuhwa odha pumbwa oku kala tadhi silwa oshimpwiyu ,tadhi pewa omeya ga gwana nosho woo iikulya yina iitungithi lutu . Dha pumbwa oku kala mehala lya gamenwa .

Okukala wuna ofaalama yoongombe, oyili esimano unene oshoka, oongombe ngaashi dhi ookiintu ohamu zi omahini toka landitha eto palutha aanegumbo yoye. Ohamuzi omahini ngono totumu kondje yiilongo, taga eta iiyemo mondjato yoye. Koongombe ohaku zi iipa mono hamu longwa oongaku noondjato dhoshipa.

Ngele tashi ya moNamibia omu na iiyamakuti yomaludhi ga yoolokathana ngaashi oongolo, oondjamba noonduli mbyono yili yeedhililwa kehala ndono hali ithana Etosha. Ngele osikola oya fudha aanasikola ohaya yi momalweendo etaya falwa kEtosha ya katale iinamwenyo ya yoolokathana mbyoka inaaye yi mona nande onale nkene ya valelwe haye yi mono ashike momafano. Aapashiyoni nayo ohaye ya moshilongo okutala iinamwenyo.

Ngele tashi ya moshilongo Namibia omuna iiyamakuti yomaludhi gayoolokathana unene ngaashi oompanda . Iinamwenyo mbino oyili hayi liwa onyama yawo , yokuyo ohaku zi omayego ngono haga kalonga uulyenge womoothingo wuna ongushu. Ngele tolandithapo oshinamwenyo nenge shina omwenyo, otashi ku etele iiyemo oyindji.

Uuyuni wa humu komeho shono sha ningile aanamapya naanimuna oshilonga oshipu. Iha ku longithwa we omatemo okulonga nokupapula nenge oku helela, ashike ohaa longitha omambakumbaku ogo haga pulula momapya pethimbo lyoondima. Uuwanawa womambakumbaku ohaga vudha mo omwiidhi kehe ngono ina gu pumbiwa pethimbo ndyo.

Etsiko lyiimeno moshigwana oli li tali longo lyo olya simana, oshoka ngaashi koondjepunda yetu otashi gandja esimano ewanawa opo ya tseye nkene iimeno mbi ya li ko yonkulu yonale, yo oyi li wo taye yaadha tayiilongele ko kutya iimeno oyi na oshilonga shokupanga nokwaaludha wo.

Ope na aanafaalama yamwe mbono ye na oofaalama dhomayoka. Omayoka pompito dhimwe ohaga eta po iiyemo, oshoka aatalelipo yamwe ya za kondje yiilongo ngele taye ya momapashiyino, ohaye ya e taya ka talela po oofaalama ndhoka dhomayoka. Ashike, omayoka kombinga yimwe oga nika oshiponga, oshoka ohaga li aantu, onkene oga pumbwa okutonatelwa.

Ngele tashiya kUunamapya nuunIimuna, oku kala wuna oshikunino shiiyimati osho oshinima oshiwanawa, mono ho vulu okukala wa kuna omaMango nOmayapula shono shili oshiwanawa, oshoka miiyimati omuna ovitamin C ndjoka hayi keelele omuntu komikithi ngaashi omikolo nomashikisha, nongele iiyimati owe yi li , ohayi nkondopaleke aakwiita yolutu.

Ngele tashiya moNamibia omuna iiyamakutu yomaludhi gayoolokathana oondjamba, oonkoshi noshowoo uumenye. Onyama yokamenye ohayi liwa ndjono yili ontowe noshowoo oshipa shokamenye ngele okadhipagwa ohashi kwewa nomashina eta kuzi oshipa shono hashi longithwa okuzalwa ano ngele omoohango nomiituthi woo yomanyanyu. Okamenye aakalyi ashike omwiidhi.

Namibia oshilongo sha yambekwa, shina iiyamakuti ya yoolokathana mono mwakwatelwa oongolo . Mbino iinamwenyo mbyono hayi nu ashike omeya , yo ohayi li omwiidhi niimeno. Aatalelipo okuza kondje yiilongo ohayeya nomalweendo yeye yatale nkene Namibia oopaleka molwa eshito lyiiyamakuti .

Oohi dhOshiwambo odho oohi oombwaanawa. Oohi dhono dhina onyama ontowe. Ngele nokuli owedhi kukutike, woo kuzamo uutoye apehe mpo. Ngele owe dhiteleke nokuli oontalala opo wedhikwata momeya, malwa manene nduno. Oohi dhOshiwambo oohi oontoye.

Momahala ngono gena oondundu, omamanya gayoolokathana ogeli haga nana aatalelipo okuza kondje yoshilongo. Yeye yatale nkene oshilongo shili shina eyopalo lyoondundu nomamanya. Mono nokuli haa kutha omamanya gayoolokathana , taa faalele kondje yiilongo yeku ulikile yakwawo nkene esimano lyoshilongo hono yayile lyili tali monika.

Ngele tashiya moNamibia aanafaalama oyendji oyena oofalama dhiiyamakuti mono mwa kwatelwa oonyati. Iinamwenyo mbino onyama yawo ohayi liwa nohayi landithwa pondje yoshilongo nohayi landithwa unene kwaa mbono yena iilahite. Ooniga dhoonyati odhili hadhi longithwa ano koomeme ngele taya kolo odho haya longitha.

Ehumo komeho osho lye ya mono aanafalama ya nyanyukwa ,oshoka ihaya longitha we omukalo gwonkulu yonale oye li taya longitha omashina ngaashi omambakumbaku. Okulonga ano nokuheya omwiidhi ndhoka haye kedhi longitha okutula momapya gawo onga uuhoho no kupalutha wo iinamwenyo yawo ngaashi iikombo noongombe mbyono hayi li omwiidhi.

Aatelelipo nge taye ya moshilongo, oyo aantu haye eta po, hayee ta mo iiyemo moshilongo. Mono hayi komahala hono ku na oondundu, oko nduno haya ka kala ya dhika uutenda wawo mono haya lala yo taya vululukilwa mo, yo taya endaenda nee taya tala eshito lyoshilongo nkene li li.

Aanafaalama oyendji oye na oofaalama dhi li mombuga, mono haya nana aapashiyoni yokiilongo ya yooloka nosho wo meni lyoshilongo opo ya ye pomahala mpono, ya ka kale ya kuutumba taya ontele uuyantenya, yo oye li wo taya tala nkene ombuga yi li tayi monika nawa yi na oondundu nosho wo omeya ngono ge li pooha.

Ngele tashiya maanafaalama, oyendji oyehole okumuna iiyamakuti ngaashi oonduli. Iinamwenyo mbino, ohayili ashike omwiidhi, noshowo omafo gomano, taa laalele pombanda. Oonduli oyo iinamwenyo yombili, mbyono yili hayi liwa onyama yawo, noyili wo hayi nana aapashiyoni kuya moshilongo, opo ye yakale taya pashiyona miikunino yawo.

Uunamapya nuunimuna owo Kamana kaNdongo mono oyedji ya muna oondama dhoohi, oshoka oyeshi esimano lyoohi unene tuu oohi ndhono hadhi ithanwa omankende. Odho oohi dhina onyama ontokele, onyama ombwanawa hayi keelele omikithi dhayooloka unene kaakulupe nokoondjepunda. Moohi ohamuzi woo iitungithilutu noovitamine oombwanawa.

MoNamibia omuna omahala hoka kuna oondundu dhayoolokathana. Oondundu kaadhithike pamwe dhimwe oonene, dhimwe onshona ,dhimwe odhuka muule dhimwe odha siluka, ehala ndika olyiholike okutalwa kaapashiyoni moka haya kala taya thaneke omathano yaye nago kiilongo ye kulukile yakwawo.

Ngele tashi ya kuuyogoki, aanyasha oyo kamana kandongo oshoka oye hole oku kala ye li momagumbo ngono gopashinanena mono nokuli mu na iilongitho yopautekinolohi. Ohaya landa nduno omagumbo shono tashi gandja iiyemo moshiketha shepangelo nomoshiketha shoo nakugatunga wo, onkene omagumbo ota ga monika nawa.

Aanafaalama oyendji oyeli ya huma komeho , oshoka ihaya tekele we iikunino yawo nomayemele taya teke komitse, ashike ohaya longitha ominino ndhono dha fulilwa kohi yevi opo dhi pe iimeno omeya ga gwana kaayi se po komutenya, opo kaayi kale inaayi gandja iiyimati yili nawa. Onkene ehumokomeho olyeya li li nawa.

Uutekinolohi owa iteyela oshilongo ashihe shetu shaNamibia, mono twi iyadha tu na omambakumbaku ngono ha ge tu pululile omapya getu, tage tu ningile iilonga yi kale iipu, ongele oyo ku kuna, nande oyo ku teya, nande oyo ku helela. Onkene omambakumbaku oge li ga simana oshoka ohaga pululile iilongo ayihe.

Aapashiyoni ngele taye ya moshilongo ohaya kala ya nyanyukwa unene oshoka ohaye ya okupashiyona taya tala nkene oshilongo shetu shi li sho opala, mono nokuli aapashiyoni ngele taya yi molweendo ohaya yi niiyenditho mono haya kala ya kuutumba ngele taya tala ongele iiyamakuti nenge otaya tala oondundu nkene dhatholomwa po nawa.

Ethano otali ulike oku muna oohi , mono shili omukalo omuwanawa oshoka otashi ku etele iiyemo iiwanawa mondjato yoye , sho woo tashi kala omukalo omuwanawa gosheelelwa ano okupalutha aakwanezimo yoye . Otashi kala woo omukalo omuwanawa okutumina ano oohi kondje yiilongo , okulanditha hono tashi ku etele iiyemo mondjato yoye.

Ehumokomeho shi tali ende tali ya oshowo niilonga tayi hwepopala tayi ningi iipu. Mono omambakumbaku ogo haga longithwa ongele okuheya omwiidhi noku gu yelekanitha nawa. Aantu itaya longitha we omatemo ngaashi muuyuni wonale, ashike omambakumbaku ogo taga longo iilonga tage yi mana e tashi ningile aantu oshinima oshipu.

Ehumokomeho lye ya. Aanamapya otaya ipandula, oshoka iilonga oyindji otayi longwa po ashike komashina ngono gopashinanena ngaashi omambakumbaku taga longithwa okupulula momapya nokutetagula mo oongwena noomwiidhi ndhono hadhi piyaganeke omahangu nenge omapungu, opo kaaga ime nawa.

Ngele ta shiya kanafaalama oyendji oya muna oofaalama dhoondjuhwa, mono oondjuhwa hadhi paluthwa niikulya mbyono yina iitungithi lutu, opo oondjuhwa ndhono oonkiintu dhi vale omayi ogendji ga gwana ano oku landitha. Oonyama dhoondjuhwa odhili hadhi landithwa, dho odhili hadhi liwa oku palutha aanegumbo oshiima oshiwanawa unene.

Miiyamakuti yaNamibia omuna shono hashi ithanwa oondjamba ndjono yili iinamwenyo yombili, oshoka ohayi nana aatalelipo okuza ano kondje yiilongo tayeya ya tale nkene iinamwenyo yili mokati koshikunino. Oondjamba odhina esimano, oshoka omatudhi gawo ohaga longithwa okupanga ngaashi omikolo nomashikisha nopethimbo woo lyomukithi gwoCorona kwali.

Aanafalama yamwe oyeli yena oofalama ano dhiinamwenyo ngaashi oongandu, oshoka odhina esimano. Oshipa shongandu ohashi longithwa okuninga omapaya gomoombunda, unene tuu kuunona wuumati oshowo kaasamane. Ongandu oyo yili oshinamwenyo shono shombili ashike kashi hole okuhindwa.

Uunamapya owa simana oshoka ngele tashiya kiitopolwa ngaashi mbi yokoNooli aantu oyena iikunino yiimeno yomaludhi ga yoolokathana shono shili oshiwanawa oshoka otashi gandja ontseyo ombwanawa moshigwana. Tashi patulula omadhiladhilo gaantu opo ya katameke iikunino yawo ya kale taya mono iiyemo yawo itaaya kalandawe.

Iikulya yopamuthigululwakalo oyi li ya simana noonkondo ngaashi oshimbombo shomahangu, omboga nomakunde ngono haga ningwa oshigali. Oha pu kala woo puna omagadhi goongongo ngono haga tulwa komboga na ngele oweyi li ito zimo. Osha simana okulonga iilya yomahangu opo wu paluthe aanegumbo lyoye.

Ngele tashi ya kaanafaalama . Yamwe oyeli yena oofaalama dhoondjuhwa , mono haya munu oondjuhwa dhayoolokathana oonkiintu noshowoo oondumentu. Shika oshili oshinima oshiwanawa oshoka oondjuhwa ndhono oonkiintu ohadhi vala omayi, nongele gatendulwa uuyuhwena ohawu kala womaludhi nomaludhi. Ohawu vulu okulandithwa.

Uunamapya nuniimuna owuli tawu dhana onkandangala, mono aanafalama oyendji yena iikunino yomapungu. Elalakano okupalutha aanegumbo lyawo, oshowo oshilongo ashihe koonono. Omvula ngele oya loko nawa, omapungu ohaga tsapuka, e taga kala ga hapa nawa, nokehulilo lyesiku, ohaga e tapo iilikolomwa oyindji yina ongushu nawa.

Shiyenga shaNangombe ngele ega dhenge pevi yadhiginina omadhiya ohaga udha omeya nopethimbo lyomvula momadhiya ohamu kala mwamena omavo ngoka haga liwa gena iiyimati iitoyetoye. Omvula ohayi gandja omwiidhi kiinamwenyo no ohashi kala oshipu kaanafalama opo kaa yalande we iikulya yiinamwenyo oshoka otayi li owala omwiidhi.

Aantu oyendji oya muna oondama dhoohi, onkene ohaye dhi tonatele omutenya nuusiku mokudhi pa iikulya mbyono yi na oovitamine nosho wo iitungithilutu. Oohi ohadhi vala nawa uuna tadhi li iikulya yi na yiitungithilutu, onkene aanafaalama ohaya sile oohi dhawo oshimpwiyu nawa.

Ngele tashiya kuunamapya nuniimuna oyendji aanafaalama oya hogolola okumuna oofaalama dhiingulu . Oshoka iingulu ohayi vulu okulandithwa po unene tuu ngele yina omwenyo opo yi gandje olumuno kwaambono ya hala oku katekula nayo wo. Onyama yiingulu ndjono yili ontokele oyo onyama ombwanawa oshoka ohayi gandja iitungithilutu yo ohayi keelele omalutu komikithi dha yoolokathana.

Okukala omunafaalama osho oshinima oshiwanawa unene ngele owamono oondjuhwa ndhono dhomaludhi gayoolokathana, oshili tashi ku etele iiyemo mondjato, ongele oto landitha oondjuhwa dhina omwenyo kwaambono yahala olumuno nenge okulanditha omayi goondjuhwa. Ogena iitungithilutu nohaga keelele aantu komauvu nokomikithi.

Ngele tashiya kuunafaalama oyendji iilonga ya ningi iipu unene tuu komashina hono nokuli yena omambakumbaku ogo haga longo po iilonga yimwe pehala taya longo noonyala. Omambakumbaku gamwe ogeli haga heya omwiidhi moshikunino ngono hagu liwa kiimuna yo yamwe aanafaalama omwiidhi ohaye gu landithapo.

Paidhila yoshiwambo oshowo pamuthigululwakalo opuna uudhila mbono kaa wuli uuwaanawa, ano inaa wu pumbiwa unene tuu ngaashi Ehwiyu. Oshoka aantu oyeshi kutha ko kutya okadhila hono kedhina ndono Ehwiyu, oke li haka longithwa kwaambono haya endele koonkambo, oshoka ngele oka lili pomudhingoloko gwawo ohaya kala ya tila.

Petameko lyuunshitwe, iimeno nomiti oyo oshinima oshiwanawa. Mokukala ya ziza otayi gandja omizile, iimeno tayi gandja iikulya kiinamwenyo ngaashi omwiidhi ngono hagu liwa kiikombo. Omeya wo nago oge li eopalo, oshoka ohaga tekele iimeno yi kale ya ziza nawa.

Ngele otashi ya moNamibia, omu na aanafaalama mbono ye na oofaalama shiiyamakuti ngaashi oonduli. Iimwenyo mbika oyi li hayi li omafo gomano nokuli oyi li hayi eta po iiyemo ngele aapashiyoni taa yi ya ka tale iiyamakuti mbyoka. Oonduli odhi li hadhi nu omeya nohadhi li ashike iimeno.

Uunamapya nuunimuna, owuli tawu dhana onkandangala mono aantu taamunu iinamwenyo ngaashi oohi, ndhoka dhili hadhi nana aatalelipo kuza meni no kondje yoshilongo. Aantu ha ye ya taa ningi omapekapeko etaatala nkene eshito lili lyasimana, oohi ohadhi liwa dho odhina iitungithi yo lutu hadhi landithwa etadheeta iiyemo mondjato.

Momidhingoloko dhetu nande moshigwana shetu otuna mo omakuti ga yoolokathana, mono hamu zi iihemba mbyono hayi longithwa oku panga omikithi dha yoolokathana dhopashiwambo. Komiti ohaku zi, iiti mbyono hayi ka dhikitha omagumbo getu noshowo haku zi iimeno mbyono hayi liwa kiimuna yetu ngaashi iikombo.

Namibia okwa yambekwa ngele tashi ya kiiyamakuti, unene tuu ngaashi oondjamba, oongwe noshowo oonkoshi oondumentu noonkiintu. Okukala muna iiyamakuti ngaashi oonkoshi oonkiintu odhili tadhi vala uunkoshona mbono tawu indjipaleke iinamwenyo wo. Yo oyili wo yina onyama hayi liwa, tayi tumwa pondje nomeni loshilongo wo.

Uunamapya nuuniimuna owo dhingi. Mono aanafaalama oyendji ye na oofaalama dhokumuna oondjuhwa, onkene ohadhi ya etele omauwanawa ogendji unene tuu omayi ngono haga landithwa pondje nomeni lyoshilongo, osho wo onyama yondjuhwa ndjono hayi liwa tayi gandja oovitamine niitungithi kolutu, oshoka oyo onyama ontokele.

Okukala wuna ofaalama yoondjuhwa oshinima oshiwanawa mono wa pumbwa oku kala todhi sile oshimpwiyu okudhi pa ano omeya ga gwana opo dhi kale dha paluka dho dhi kale wo inaadhi sa enota Oondjuhwa ohadhi landithwa ngele dhina omwenyo hashi ithanwa olumuno nenge onyama yadho ohayi liwa ndjono yina iitungithilutu oshowo omayi ohaga landithwa wo.

Ngele ethimbo lyomvula omeya ohaga kala taga tondoka unene notaga vulu okweeta oshiponga unene tuu koondjepunda mbono haya yi koosikola. Onkene aanafaalama noshowo mbono yena omapya oyeli yeya po noompangela opo pudhengelwe iiti opo yi kale hayi longithwa okutaaguluka pomatondokelo gomeya noshowo poontopa.

Efuta olya talika ko onga omeya omanamwenyo eshito lyaKalunga li li lyoopalekwa. Efuta ohali nana aatalelipo okuza kondje yiilongo taye ya tale omeya ngono omanamwenyo lyo oli li wo hali longo oondjepunda nkene omeya geli ga simana , nkene efuta lyili lina oohi naayihe mbyono ya shitilwa mo.

Ngele owa yi kiitopolwa ngaashi koRundu oto a dhako kuna omilonga, nomomilonga mono omo hamu kala muna oongandu odhindji, onkene oongandu odha pumbwa oku kala dhakotokelwa nodha pumbwa oku kala dha hedhi wa kokule oshoka odha nika oshiponga. Oshipa shongandu oshili hashi longithwa ano tashi kwewa nomashina e taku zi omapaya ngono haga zalwa kaamati.

Ngele tashi ya kaanafalama oyendji oye hole okumuna ano oofaalama dhoongoombe. Mono nokuli oongombe dhawo hadhi kala dhina ano uupapa komakutsi onge edhidhiliko kutya, oongombe odhawo. Pethimbo nee sho yena oofaalama dhoongombe oye li ha ye dhi pe iikulya ya yoolokathana opo yi gamene oongombe komikithi dho oonkiintu dhi kale dhi na omahini.

Ngele tashi ya kaanafaalama yamwe oya munu oofaalama dhiinamwenyo ngaashi oongandu. Iinamwenyo mbino ihayi pula nando iikulya yondilo, ohayi li ashike oohi. Onkene aatalelipo naapashiyoni ohaye ya moshilongo e taya ningi omapekapeko, shono tashi eta iiyemo. Oshipa shoongandu ohashi kweywa e ta ku zi omapaya gomombunda.

Ngele tashi ya pethimbo lyuupyu aantu oyendji ohaa ka konga omahala hoka ku na oondama dho kuyoga. Uuyuni owa huma komeho nomoondama dhokuyoga oha mu kala mu na omeya omayeelele na oha ga kala ga tulwa omiti ,opo ku keelelwe omauvu gayooloka. Mefudho oondjepunda yaahumikomeho oko haa kadhana omeya kuundama hoka.

Uuyuni sho wa wuma komeho moshilongo omuna omatungo ga yo lokathana, omatungo ano gamwe ngono geli nokuli nokomunkulo futa. Aatalelipo oyendji oku za kondje yiilongo oha yeya nduno moondolopa mono, yeye ya tale nkene moshilongo shili shatungikika nomatungo gamwe ga tungwa gu uka mokalemo mwi shino oshiwanawa.

Uunafaalama owuli tawu dhana onkandangala ngele tashi ya moshilongo shetu shaNamibia, unene tuu oku muna iingulu. Osho oshili esimano oshoka iingulu ohayi zi onyama ndjono hayi landithwa ongele okondje yiilongo, ongele omo mu dhingolokolongo e tayeeta iiyemo mondjato. Iingulu haku zo omagadhi woo.

MoNamibia otu na mo omahala ngono haga nana aatalelipo ngaashi egwo lyomeya ndono lyi li koRuacana. Momafudho aantu ohaa yi kegwo lyomeya olyo tuu ndyoka, ya ka tale nkene omeya taga kuunguluka paushitwe. Oha li nana aatalelipo oku za kondje yiilongo na ohashi eta iiyemo moshiketha shoshilongo.

Okukala omunafaalama osho oshinima oshiwanawa unene ngele owuna ofaalama dhoongombe ndhono dhili hadhi tselwa miituthi yoohango noshowo okupalutha aantu pomikunda. Opu na mbono ye hole okulanda oongombe unene tuu ndhono oondema yaka ninge olumuno yo nayo ya kale yena oofaalama dhawo onkene uunafaalama owa simana unene.

Uunamapya moshilongo shetu sha Namibia ogo kamana kandongo unene tuu okukala wuna oshikunino shomatama osho shinima oshiwanawa, oshoka otashi patulula noku etapo oompito dhiilonga kwaambono yeli mbono kaayena iilonga noshili woo tashi palutha oshigwana ngele omatama ogapi taga landithwa aantu etaya mono iiyemo woo.

Kehala ndono hali ithanwa Etosha moNamibia ohaku edhililwa iiyamakuti yomaludhi ga yooloka ngaashi oonduli. Aapashiyoni okuza kondje yiilongo oha ye ya moshilongo okutalela po nokupashiyona ya tale iiyamakuti yomaludhi ga yoolokathana. Oonduli odho iinamwenyo yombili, iinamwenyo yomithika omile hayi nu ashike omeya yo tayi li iimeno.

Uunamapya nuu niimuna otawu dhana onkandangala oyendji oyeli aanafaalama yena oofalama ngaashi dhiingulu. Iingulu oya simana unene tuu onyama yayo ndjono ontokele ohayi keelele omikithi nomauvu gayoolokathana komalutu gaantu. Iingulu ohayi vulu okulandithwa yina omwenyo onga olumuno.

Omvula ngele oya loko ohashi kala oshipu kaanafaalama unene tuu mboka ye na oofaalama dhiikombo, oshoka iikombo ohayi li omwiidhi pethimbo lyomvula, shono nokuli hashi keelele iikombo kaayi kwatwe komikithi dha yoolokathana. Onkene onyama yadho ohayi kala ya paluka nawa nomahini ohaga kala ge na oovitamine.

Aapashiyoni naatalelelipo oye hole okuya momalweendo ano koondoolopa ndhono ngaashi koRundu hono kuna omulonga guli popepi. Ohapu kala nduno puna oondunda dhokulala nosho wo iipundi yokuvululukilwa onkene ohashi kala she ya ningila oshipu nohashi ya nyanyudha oshoka ohaya kala ya tala nkene netango tali ningine oonte dhalyo yo taya kutha omathano.

Ngele tashi ya kokuteleka iikulya, onyama yondjuhwa, oshimbombo nosho wo omboga yOshiwambo oyo kamana kandongo. Iikulya mbino ohayi liwa miituthi ngaashi moohango, momashasho nomomakoleko wo. Iikulya yu udha ano oovitamine, ngele owe yi li ito ka kala wa hala nokuli noku zapo piithima inaayi pwa mo, onkene oya simana.

Ngele otashi ya kaanafalama oyendji oye na iikunino yomatama, shino oshili oshinima oshiwanawa osho ohaya gandja iilonga kwaa mboka ye li pomuthingoloko gwawo. Omatama oge li haga landithwa meni nokondje yoshilongo taga eta po iiyemo. Omatama oge li haga telekelwa miikulya, haga liwa nogena ano oovitamine dhili dha gwana po nawa.

Ngele ota shi ya kaanafalama oyendji mbono ye na iikunino, oye li yiipandula oshoka ehumo komeho olyeya. Iha ya tekele we iimeno yawo nenge ano pethimbo lyoku tsika nomahemele, aawe oha ya tekele nominino dhomeya dhono hadhi kala dha tapakana mokati kiikunino. Ohashi kala sheya ningila oshipu oshoka iimeno ota yi nu omeya ga gwana nawa.

Ngele tashi ya kaanamapya aanafaalama oyendji oye hole okukala yena iikunino, mono haya kunu mo omapungu oshoka omapungu ohaga kala gahapa nawa. Ngele gena uuhoho wa gwana go ogeli woo taga tekelwa nawa. Ihaga kala po okukoka oshoka iikulya oyili po ya gwanena nawa lela.

Ngele oweende mofaalama odhindji otwaadha mo yamuna iiyamakuti ngaashi oondjamba oshoka odhili dhasimana. Omayego gadho ohaga longithwa okuninga uulyenge womoothingo, odhina onyama ontoye kamana kandongo dho odhili wo hadhi nana aapashiyoni okuza kondje yoshilongo tashi eta iiyemo moshiketha shepangelo.

Uunamapya owo kamana kandongo. Ehumo komeho osho lyeya mono aantu haya longitha omambakumbaku oku pu lulitha omapya gawo, ogeli oshinima oshiwanawa oshoka oha ga kwata ashike oowili dhontumba go omapya oga pwako. Oha ga vundula oomwidhi muule noma temo shono shili oshiwanawa nohashi endelele.

Aapashiyoni oyendji ngele taye ya moshilongo shetu mono mu na ehala ndyono hali ithanwa ombuga yaNamib, ohaye ya nduno ye na iiyenditho mbyono haye ende nayo moondundu. Iiyenditho thimbo limwe ohaye yi longitha okuya momathigathano taa londo koondundu yo taya ningi nduno shanamutango. Ohashi ya nyanyudha, oshoka ohaya thaneke omathano, e taya yi nago.

Ngele tashiya kaanafalama oyendji oyena oofalama dhoongombe mono nokuli oongombe dhawo dha paluka nawa komalutu oshoka ohadhi li omwidhi gwa gwana. Oongombe odhindji odhili dha ndhidhilikwa nuupapa komakutsi yaningila kutya ngele odha kana otashi ka kala oshipu ye dhimona. Mbono yena iilahite ohaya landa oonyama dhoongombe etaya kalanditha.

Ngele owiiyadha wuna oshikunino shoye wunamo iiyimati yayoolokathana owapumbwa okukala toyi sile oshimpwiyu, toyi tekele nomeya gagwana ethimbo kehe ongulonene nosho wo komatango opo kukeelelwe iimeno kaayiganye komutenya nokoonte dhetango yo wo yiime iiyimati iiwanawa noyina omulyo gwa gwana.

MoNamibia omuna iiyamakuti oyindji mono aanafalama yamwe yena oofaalama dhiiyamakuti. Ohamu adhika iinamwenyo ngaashi oonduli, onduli oyo oshinanwenyo shombili, oshinanwenyo shono hashi tondoka dhingi kiinamwenyo iikwawo. Oshi li hashinu omeya tashili omafo gomisati.

Aanafalama oyendji oyena iikunino yomaludhi gayoolokathana iikunino yiikwamboga oshowo iiyimati. Ehumo komeho sho lyeya aanafalama ihaya tekelewe iimeno yawo taya kutha omeya momadhiya taya teke nomayemele, ihe ohaya longitha ominino dhafulilwa moshikunino, opo dhigandje omeya kiimeno yikale yakumwa nawa.

Ngele owi iyadha omunafaalama wa muna wu na oondama dhoohi, oshi li sha pumbiwa opo wu kale to tonatele oondama dhoye, mono wa pumbwa oku kala to dhindi mo omeya ngono ge na oombakiteli ndele to tula mo omeya mono wa tula mo omiti, opo ku keeleliwe okusa kwoohi nosho wo oohi kaadhi ninge nayi.

MoNamibia omuna omahala ogendji ngono kuna iiti noshowo iimeno ya yolokathana mbyono nokuli ya tali kwako ngashi monkulu yonale kwali hayi panga omikithi ngashi ombwela oshowo omashikisha. Onkene oshili sha simana oku kaleka okuti kuna omwenyo, aantu inaya pumbwa oku mbugaleka ombuga oku tetapo omiti shali paveta.

Okukala omunapya osha simana unene ngele wu na oshikunino shoonyanga. Ndhono dhi li pamaludhi ga yoolokathana. Omu na ndhono oontiligane, hadhi panga omikithi ngaashi omashikisha nomikolo koohembundangele yetu unene tuu pethimbo sho onkalo yombepo tayi shendje tayi yi kuutalala. Oonyanga ohadhi liwa wo.

Ngele tashi ya kiiyamakuti opu na shono hashi ithanwa ompanda. Ndjono yi holike nohayi nana aatalelipo okuya meni lyoshilongo, shono tashi eta po iiyemo, onkene kompanda ohaku zi onyama ndjono hayi liwa, tayi landithwa momudhingoloko noshowo meni nokondje yoshilongo. Ompanda oyo oshinamwenyo shono hashi nu omeya nokulya omwiidhi.

Ongeshefa yomatama oyo ongeshefa ombwanawa, oshoka omatama ogo iikwamboga mbyono yi na oovitamine adhihe, to vulu okudhitelekela momahoka, miikulya yomaludhi ga yooloka e tayi towaleke mo wo. Omatama oto vulu okuga landitha, e to mono iiyemo yomondjato yoye.

Otunamo oohi dhomaludhi gayolokathana moNamibia mono tunamo oohi oombushiki, oontangu, nomashale woo. Oohi odho iikulya iiwanawa oshoka mudho omuna oovitamine niitungithilutu. Oohi ohadhi landithwa kondje yiilongo dho tadheeta iiyemo mondjato nokupalutha aanegumbo.

Ngele osheya piikunino, aantu oyendji oye hole iikunino yoonyanga unene ndhono oontiligane. Oshoka ohadhi aludha omikolo nomashikisha unene tuu moondjepunda. Oonyanga ndhino ohadhi liwa hadhi telekelwa miikulya nodhina omulyo. Ohadhi landithwa meni nokondje yoshilongo dho tadhi eta po iiyemo kumwene goshikunino atsikile natango.

Miiyamakuti ngaashi yaNamibia omu na shono hashi ithanwa okamenye. Onyama yako ohayi liwa nohayi tuminwa kiilongo yokondje yi ka landithwe yo tayi eta iiyemo moshilongo. Kokamenye ohaku zi oshipa shono hashi kweya e tamu zi oongaku dhoshipa noshowo omapaya ngono haga zalwa kombanda yoondhelela piituthi.

Shiyenga shaNangombe ngele oye ga dhenge pevi, omadhiya ohaga udha omeya mono hamu kala mwa mena omavo. Omavo ogo iikulya iitoye, unene tuu kaantu noshowo iingulu nayo oyi hole okulya omavo. Omavo ohagu fukulwa ngele omeya ga pwine, opo haga kala ge na omudhi omwaanawa nokuliwa.

Ngele tashiya kaawambo oyeli ya simaneka omuthigululwakalio gwawo. Oshoka ngaashi piituthi yoohango oha zala iikutu yomuthigululwakalo gwawo etaya tanta nduno. Oomeme oyaya zala odhelela omanga ootate haa zala omagala gondjeke. Piituthi ngaashi yomatalo gelugo noshowo oku tema omulilo ngele opena egumbo lyotumba tali lalwa aluhe.

Uunamapya nuuniimuna owo Kamana kaNdongo mono aantu oyendji ye na oofaalama dhiikwamawawa ngaashi oombaka nosho wo oondjuhwa. Iinamwenyo mbino yomaludhi gaali oyo iinamwenyo hayi li wa onyama yawo nosho wo omayi gawo ohaga ka landithwa. Iinamwenyo mbika ohayi pewa omeya gokunwa nosho wo tayi hawalekwa iilya.

Ngele tashiya kaanafaalama oya hogolola oku kala yena iikunino mono ehumokomeho sho lyeya iimeno ihayi tekelwa we nomayemele ashike ohaya longitha ominino dhono dhili mokati koshikunino opo dhigandje omeya ga gwana kiimeno yo yi kakale ya tsapuka nawa yo yi ime iiyimati iiwanawa. Oku tekela iimeno oshinima sha simana nawa.

Ngele tashi ya komuthigululwakalo moshimpungu shetu shaNamibia, ogu li gwa kuthwa ko onga esimano neopaleko lyuunshitwe woshilongo shetu. Omuthigululwakalo ohagu nana aatalelipo okuza kondje yoshilongo taye ya ya tale nkene Aahimba ya gwaya omigwayo dhomuthigululwakalo, ya zala iikutu yomuthigululwakalo neyopalo lyawo.

Ngele tashiya kuunampya yamwe oyeli yena iimeno ya yoolokathana noshowo omiti dhomaludhi. Mono nokuli hamu kakuthwa iihemba ya yoolakathana opo yipange omikithi dha yoolokathana unene tuu omikolo ngele tashiya koondjepunda pethimbo lyuutalala . Onkene okuti okwa simana oshoka ohaku zi wo niiti.

Ngele tashi ya puunafaalama woondjuhwa osha simana wu kale wu na omaludhi goondjuhwa ga yoolokathana mofaalama yoye, oshoka ohaga eta oludhi lwoondjuhwa dha yoolokathana. Moka nokuli tashi ke ku pa ombuto ombwaanawa opo ga nane mbono aalandi nayo ya ka mune oofaalaama dhoondjuhwa wo. Omayi ohaga liwa nonyama ohayi liwa.

Ngele otashiya kaanafalama oyendji oyeli yamuna oondama dhoohi mono muna oohi dhomaludhi ngono ngaashi enkende. Ohi ndjino oyili yina onyama ombwanawa onyama ontokele ndjono hayi liwa kaakulupe noko oondjepunda. Ohi ohayi landithwa opo ye etepo iiyemo mongeshefa noshowo komunafalama.

Aantu oyendji yamono esimano lyokukala yamuna oohi moondama dhayoolokathana. Shino oshili oshiwanawa oshoka, ohaatonatele oohi dhawo omutenya nuusiku nokudhipa ano omiti opo kaadhikwatwe kuupuka nokomikithi dhayolokathana. Aanafalama oyendji ohaakala yanyanyukwa oshoka, iiyemo ohayikunguluka ethimbo keshe.

Aapashiyoni ngele ta yeya moshilongo shetu ohaya kala yu uvite uuntsa nuunambano Oshoka ohaya kala taya thaneke omathano kehe pomahala mpono ta ya ka talelapo shono shili oshiwanawa keliko lyetu oshoka otali yi pombanda. aantu yombili lela ihaya ende koompadhi ashike ohaya kala yeli miyenditho opo ya gamenwe kiiponga yomaludhi no maludhi.

Moshilongo shetu shaNamibia otuna mo shono hashi ithanwa ombuga yaNamibia. Ndjono yili ehala ewanawa uunene tu kaatalelipo oshoka oha yeya moshilongo taya ningi omapekapeko ta tala ewapalo lyoshilongo shetu, ta tala oondundu nkene dhili dha tungwapo keshito. Yo taya eta wo iiyemo moshilongo.

Ngele tashiya komuthigululwakalo gwetu gwAawambo otuna mo shono hashi ithanwa omalilo, ngono haga etwa po okuza ano moombale ndhono hadhi longwa koomeme. Omalilo ohaga longithwa okutelekelwa ano oshimbombo shono hashi liwa kaayenda ongele opomashasho, pomakoleko nopiituthi yoohango wo.

Ngele ya shi ya piiyamakuti, ondja oyo oshinamwe shiholike oku talelwapo kwaambo haa zi kondje yiilongo, ano aatalelipo. Kondjamba oha ku zi onyama ndjono ha yi liwa, no ha yi ka landithwa kondje yoshilongo, eta yi etwa iiyemo moshilongo. Omayego gondjamba nago oha ga longithwa oku ninga uulyenge womothingo.

Ondjuhwa momuthigululwakalo gwAawambo oya simana, oshoka ohayi longithwa, hayi liwa miituthi ngaashi omomashasho, momakoleko nomiituthi yoohango wo. Onyama ndjono yina oovitamine ombwaanawa, yo oyili wo hayi palutha omalutu. Onyama ndjono hayi e ta iiyemo moshilongo nopomudhingoloko e ta yi palutha ofamili.

Aapashioni oyehole okweenda noshilongo taya tala keshito nkene lyili. Mono hatu iyadha aatalelipo yaza kondje yiilongo hayeya okutala oondundu dhayoolokathana , hono haya kala taya ningi omathigathano niihauto . Oshili wo oshiwanawa oshoka ohashi eta iiyemo moshiketha shoshilongo, nohashi yape ontseyo ombwaanawa.

Mefano otamu monika oohi. Oohi odhili ano dha simana ngele tashiya koovitamin dhomomalutu getu. Odhili wo osheelelwa moshigwana shetu dho odhili wo hadhi eta iiyemo moshilongo shetu nokondje yoshilongo. Onkene osha simana okulya oohi oshoka odhina uundjolowele.

Okukala omunafaalama osho oshinima oshiwanawa unene ngele owa kala wuna ofaalama yoongombe noshowo yiikombo. Pakupalutha oongombe niikombo itashi kupula oshindji wuye mondjato yoye wuka lande ashike ohashi pula ashike omwiidhi ngono kuza peshito lyaKalunga. Okulya ashike momakuti oshowo momankolo nenge moondhalate opo iinamwenyo yikale ya paluka nawa komalutu gawo.

Iikuni o oyo yi li ta yi dhana onkandangala, pethimbo ndika lyetu. Oshoka oha yi etele aantu yomapya iiyemo iiwanawa ngele ta ya iini.a yawo kondje yoshilongo. Oye li wo ta ya gandja ilonga kwaambono yo pomudhingoloko kayena iilonga, ongele oku tekela iimeno, ongele oku teya, ngele eteyo lyathikana.

Ngele tashiya mombuga ndjono hayi ithanwa Namib omuna oondundu dha yoolokathana, dhimwe oonene, dhimwe oonshona, dhimwe odha siluka , dhimwe odha uka pombanda. Onkene aapashiyoni oye hole okuya moondundu, taya ende taya tala eshito nkene ta li monika nawa, ohaya thaneke omathano e ta ye ga fala kiilongo yawo ya ka ulike.

Omahala gomavulukilo ogendji shili moondolooa dha yoolokathana mono aantu haya yi ye ki inyanyudhe ongele okomafudho haafala ko uunona ano oondjepunda opo ya ka dhane omeya nenge yeki iyoge muundama womeya uunene pethimbo lyuupyu ohashi kala eyinyanyudho kuwo uunene.

Aanafalama oyendji mbono yena oofalama oye hole oku kala yena omaludhi giikombo moofalama dhawo unene tuu ngaashi iishimbakombo. Iikombo mbino oyili hayi kala yina olumuno oluwanawa yo oyili wo hayi zi omahini mbyono ikiintu ngono haga liwa noha ga landithwa wo. Onyama yoshikombo ontowe ngele ya kangwa nenge ya

Aanafalama oyendji yahokwa oku kala ye na oofaalama dhiinamwenyo unene tuu ngaashi oongombe, oshoka koongombe okuna uuwanawa owundji. Hakuzi onyama ndjono hayi landithwa eta yi eta po iiyemo nokwaandhono oonkiitu ohaku zi omahini ngono haga landithwa nokupalutha oondjepunda. Onkene aanafalama yamwe ohaya landitha oongombe dhi na omwenyo, opo ya gandje olumuno.

Uunamapya owo esimano oshoka oku kala wuna oshikunino ngaashi shomboga yoshiwambo osho oshinima oshiwanawa. Oshoka omboga oto landitha eto mono iiyemo, omboga toyi likola eto palutha aanegumbo lyoye. Oshi li wo natango tayi gandja iilonga kwaambono yo pomudhingoloko onkene uunamapya owasimana.

Iinamwenyo ngaashi oongombe oya simana unene kaanafaalama yo oyi holike wo, oshoka kuyo ohaku zi omahini ngono haga palutha omazimo, haku zi wo onyama ndjono hayi ka landithwa ongele omomatala nenge tayi tuminwa kiilongo yokokule. Ohaku zi wo iipa mbyono hayi ningi oongaku noondjato wo.

Moshilongo shetu sha Nambia otuna mo omahala ga yooloka goku vululukilwa mono aatalelipo ngele yeya moshilongo haayiko yaka kuutumbe eta kala nduno hono taa yotja oonyama dhawo ano pomahala ngono gombili kaapuna nando ogumwe teye ehamekelepo omahala ogeli wo gasimana.

Ngele tashiya kuunamapya oyendji ohaya ipandula , oshoka ohaya kunu oombuto dhayoolokathana mono muna oombuto dhiilya yomahangu . Iilya mbino oyili hayi yingulwa etayi opalekwa nawa , etayi tulwa miigandhi, etayi palutha aanegumbo. Oyi li wo hayi landithwa komahala gomalandithilo, opo aantu yamonemo iiyemo, onkene oshasimana okukala omunafaalama wiithikamenapo ngoye mwene.

Omagumbo gopamuthigululwakalo nenge omagumbo gopashiwambo ogo geli omagumbo omawanawa oshoka omagumbo gombiliha itaage ku kutha ano oshindji okuza mondjato opo wu li ete po. Ohage ku pula ashike iiti, omwiidhi nomihwiya okuga eta po. Ogo olukalwa oluwanawa ongele okaa kwanezimo yetu nokwaayehe twe edhilila wo.

Oku muna oonzi osho oshinima oshiwanawa, oshoka koonzi okuna esimano lyonyama ndjono hayi zi ko etayi li wa wu paluthe aanegumbo lyoye nenge ashiinda shoye noshowo aantu yomomudhingoloko goye. Koonzi ohaku zi oshipa shono hashi ka longwa noku ka kwewa komashina etaku zi oombilya ndhono tatu zaleke omalutu getu.

Aanafalama oyendji oyena ontseyo nkene yena oku tekula iimuna yawo. Unene kwaambono haya munu oongombe , ohayedhi sile oshimowiyu. Okudhipa omega yatulamo omiti dhokukelela omikithi ngaashi omukithi gwekondo nelaka.

Miiyamakuti yomoshilongo shaNamibia omu na shimwe shono hashi ithanwa ongolo. Ongolo oyo oshinamwenyo shombili oshinamwenyo shono hashi li iimeno. Oshili wo hashi eta aatalelipo moshilongo okuza kondje yiilongo opo yeye yatale esimano newapalo lyoshilongo shetu shaNamibia.

Okukala omunafaalama osho oshinima oshiwanawa unene okumuna ofaalama yiingulu. Iingulu oyo iitekulwanamwenyo hono haku zi onyama hayi liwa ongele okulanditha kondje yiilongo nomeni lyiilongo woo. Konyama yimwe yiingulu ohaku zi omagadhi ngono haga kangulwa etaga ningi iikange hayi liwa okupitila ano momakunde nenge molwiishi, oshiwanawa unene.

Aanafaalama oyendji oya tula ombunda moshihwa okumuna iinamwenyo ya yooloka iikwamawawa ngaashi oondjuhwa. Ohadhi vala omayi ogendji uuna dha pewa iikulya yi na iitungithilutu. Omayi ngono ohaga landithwa momudhingoloko noshowo meni nokondje yoshilongo. Onyama yondjuhwa ohayi liwa yi na iitungithilutu ya gwana nawa.

Ngele tashi ya pamuthigululwakalo, Aawambo oye na omuthigululwakalo dhingi, mono oomeme haya zala oondhelela oshowo oonyoka moothingo e taya tula ko uukapute wa faathana. Omanga ootate haya zala omagala gondjeke ngono ga kalela po esimano lyootate. Aawambo oye na omuthigululwakalo omwaanawa hagu nana.

Shiyenga shaNangombe ngele omata oyega dhenge pevi. Omadhiya ogendji ohaga kala guudha omeya eshito tali monika nawa. Shono hashi kala oshipu kaanafalama opo iimuna yawo yinwe omeya gagwana yo yamwe ya kuthe omeya yaka tekele iimeno yawo. Onkene omeya oga simana. Yamwe ohaye ga longitha momagumbo okunwa oshowo okuteleka.

Oonyanga odho oshikwamboga oshiwanawa oshoka ohadhi towaleke nawa miikulya. Oonyanga odha simana oshoka ohadhi panga unene tu ngele oyembundangele yena omashikisha, oonyanga wo ohadhi etapo iiyemo okuza kondje yiilongo ngele tadhi tumwa dhika landithwe odha simana unene.

Ngele tashiya kaanafalama ehumokomeho olyeya thika. Iha kambadhala we ngele tashiya piimeno yawo oshoka ohaa longitha ashike omiinino dhono yedhi tsa ombululu opo pu pitile omeya gaye miikunino yawo. Omapungu ngele oga tekelwa nawa ohaga vala iiyimati oyindji mbyono hayi landithwa nohayi liwa wo momagumbo nopomudhingoloko.

Oohi odho dhili esipa lyonguta ngele tashiya piiyelelwa unene tuu kiitopolwa yokuushayi. Onyama yoohi ndjono ontokele ohayi keelele omikithi dha yoolokathana oombinzi dhalonda nosho woo omikithi odhindji. Onkene oshapumbiwa okulya oohi odhindji wumone ano iitungithilutu nawa molutu lwoye.

Uunamapya nuunimuna owo Kamana Kandongo, mono aantu oyendji yena omapya ano iikunino yawo, yakuna iimeno yomaludhi gayoolokathana. Onkene opo iimeno yawo kayi se po, oyena ominino dhapita mokati kiimeno opo yigandje omeya gagwana nawa kiimeno, yikoke, yoyi tsapuke, yo yi ime iiyimati yagwana nawa.

Iikwamboga oyili tayi dhana onkandangala ngele ta shiya koku palutha omalutu getu. Oku kala ano wuna oshikunino shiikwamboga osho esimano, ongele opomudhingoloko goye, oshoka ohashi gandja iilonga kwaambono kaayena iilonga, tashi eta wo iiyemo mondjato, ongele oku landitha kondoolopa dho popepi nenge oku tumina kondje yiilongo.

Aanafaalama oyendji, oya tokola okukala yena oofaalama dhiikombo noshowo dhoonzi, ngele tashiya poozi ohakuzi onyama ndjono hayi liwa momudhingoloko meni lyoshilongo noshowo kondje yoshilongo, omanga oshipa shayo, ohakuzi olufufu ndono halu kakweywa e taluningwa oombindja dhokuzala pethimbo lyuutalala.

Ngele ta shiya kaanafaalama, oyendji oye hole okumuna iinamwenyo ngaashi oonkanga. Iinamwenyo mbino oyina onyama ontoye. Oonkanga odhili wo ohadhi vala omayi ngono haga landithwa nokupalutha aanegumbo. Ngele owa tala komikunda, oyendji oye hole okulanda oonkanga ndhoka dhina omwenyo, shono hashi ithanwa olumuno, nayo ya ninge oofaalama dhawo.

Uunamapya nuuniimuna owo tawu dhana onkandangala unene kiitopolwa yokonooli hono oyendji yamunu iitekulwa namwenyo ngaashi oombaka. Odhili hadhi eta po iiyemo mokupitila ano mokulanditha onyama nenge omay gadho. Yamwe ohaya landa oombaka dhina omwenyo opo yaka ninge olumuno nayo yakale yena oofaalama dhawo.

Aanangeshefa oyendji oyena iikunino yiimeno ya yoolokathana, mono muna iimeno yiiyimati noshowo yiikwamboga. Aantu pomudhingoloko ohaya yi nduno ya ka lande iimeno, opo nawo yaka tsike komagumbo gawo nenge kiikunino yawo. Omanga nee sho taya landa, ohaya pewa nduno omalombwelo nkene yena oku ka tsika iimeno yawo, nokuyi tekela nokuyipa uuhoho.

Ngele otashiya kaanafaalama oyendji mbono ye na omakuti nenge tu tye oofaalama dhi na iiti ya yoolokathana oyeli wo haye eta po iihongomwa ano okuza miiti ngaashi taya hongo mo iipundi yokukuutumbwa nosho wo oosikopa dhono hamu tulwa iikutu nenge iiyaha yokulila, oshasimana.

Ngele tashi ya kuunamapya nuunimuna, okumuna oohi oko kamana kandongo. Oohi ohadhi liwa oshoka odhina onyama ontokele, unene tuu kaakulupe ohadhi keelele omikithi ngaashi ombinzi ya londa. Onyama ontokele hai keelele komikithi dhi ili nodhi ili, onkene ohadhi eta po iiyemo ngele tadbi landithwa momudhingoloko, nenge kondje yoshilongo.

Okukala omunafaalama goondjuhwa oshi oshinima oshiwanawa, oshoka oondjuhwa ohadhi vala omayi ngono to vulu oku landitha etage ku etele iiyemo mondjato, tadhi vala omayi ngono to palutha aakwanezimo yoye nuuyuni awuhe koonono. Oondjuhwa oto vulu okudhi landitha pomahala ga yooloka eto mono mo iiyemo wo natango oga simana.

Ngele tashi ya kaanafaalama oyendji, oyena oofaalama dhoondjuhwa, mono yeli haya munu oondjuhwa dhomaludhi ga yoolokathana ookiintu noshowo oondumentu, ano omakondombolo. Onkene oondjuhwa odhili dha simana, oshoka ohadhi e ta po iiyemo, ngele tadhi landithwa dhina omwenyo, ano olumuno nenge pamwe omayi ogo taga landithwa nande onyama yoyene.

Miiyamakuti yaNamibia omwa kwatelwa okamenye, hono okanamwenyo kombili. Oshipa shokamenye ohashi longithwa okuninga iipa mbyono ha yi zalwa ongele okiikutu ngaashi mbono yomuhoko gwaakwankala. Ohaku zi onyama ndjono hayi liwa. Otaya kunkililwa mbono ta ya yi momalweendo ya kale ye li miihauto uuna ta ya ka talela po iinamwenyo oshoka opu na yimwe iihahu.

Momuthigululwakalo gwAawambo omuna shoka hashi ithanwa oondunda dhOshiwambo, ndhono dha ndulungwa po okuza mevi oshowo momwiidhi. Omukalo omwaanawa gwokutunga oshoka , itashi ku pula nando odola yimwe nenge iimaliwa oyindji wuye kositola wu ka lande , otashi pula ashike otseyo, sho shili wo esimano ,oshoka muundunda mono ohamu lalwa , mo ohamu kundilwa aayenda wo.

Aanafaalama mbono ya muna oondjuhwa ohaye dhi tekula nawa, oshoka ohaye dhi pe iikulya mbyono yi na iitungithilutu ya yoolokathana, opo oondjuhwa ngaashi ndhono oonkiintu dhi vale omayi ogendji go ga tenduke ge e te po uuyuhwena owundji shono tashi etele omunafaalama iimaliwa oyindji.

Aanamapya oyendji oyeli ya simaneka oku kala yena omapya mono taa kunu omahangu gawo. Ethimbo lyetewo ngele olyeya ohayi yungula piipale opo ya paluthe aanegumbo lyawo. Tayi ka tsuwa etayi ningi uusila. Mbono hawu landithwa pomudhingoloko oshowo pondje yoshilongo. Etawu ye etele iiyemo yili nawa.

Eshito lya kalunga ewanawa uunene tuu ngele owayi koondoolopa dhono dhili komu nkunkulo gwefuta ngaashi komBaye noSwakopo. Otwa adhako omaludhi goodhila gaa yoolokathana. Ngashii ookakwaya noshowo oonyondo. Oodhila dhino oha dhili oohi mefuta dho odhili ha dhikala dha shambukwa uunene ngele kuna ombepo tayipepe nawa.

Momuthigululwakalo gwetu gwaAwambo, oku yula oohi oshasimana unene tuu komilonga oshoka mokuyula oohi oto monomo oohi to kapalutha aakwanegumbo lyoye, oohi to kalanditha ongele opuukamba nande to tumu koondoolopa dha yoolokathana tashi kweetele iiyemo mondjato woo.

Ethimbo lyetewo lyaanamapya ngele olya thikana ohaya teya iilya yawo oshowo iilyalyaaka etayeyi pungula yaningila komongula. Ohayeyi pungula nduno miikwatelwa mbyono hayi ithanwa iigandhi opo kaayi ninge nayi noyili wo hayi kala mo oomvula dha yooloka odhindji. Iigandhi ohayi etwapo okuza ano momwiidhi, momihwiya oshowo miiti.

Ngele tashiya piikulya ngaashi oohi, odho ka mana kandongo oshoka omo muna iitungithilutu koovitamine dha yoolokathana. Onyama yoohi otadhi keelele omikithi dha yoolokathana momalutu gaantu, etadhi gandja oovitamine woo . Okukala wa muna oohi otashi gandja iiyemo oyindji nosho woo oompito dhiilonga kwaambono kayena iilonga.

Oomeme oyendji oyeli yena uupenda ngele tashi ya okweeta po iililomwa ano mbyono yopamuthigululwakalo. Oyeli haya tungu omalilo ngono hamu lilwa kaayenda shono shili hashi gandja elago monkalamwenyo yomuntu. Omalilo ogo ngono haga kala iimbombo ihayi talala ashike ohayi kala tayi monika nawa wo unene.

Shitunda nohedhi shilongo nomukali gwasho. Pamuthigululwakalo gwaawambo egumbo kehe ohali kala lina oshini oshoka Poshini opo hapu tsilwa iilya koontana dha nelende lyuugwanga . Kiishini oko haku tsilwa ongaya ndjono hayi hangwa omalovu giilya ngono haga nuwa piituthi yoohango noshowo piituthi yomaluko guunona.

Aanimuna oyendji ohaya tekula oondjuhwa, shono hashi gandja uuwanawa wonyama osho wo omayi. Ohaya vulu okumona mo iimaliwa ngele oya landitha onyama nenge omayi. Onkene oondjuhwa ohadhi tekulwa niikulya mbyoka yina iitungithilutu osho wo omeya ga gwana opo dhi paluke nawa.

Oonkambe odho iinamwenyo iiwanawa, oshoka ohadhi longithwa onga iiyenditho okuya pomahala gontumba nohadhi longithwa wo okutulwa omandini gomeya uuna aantu taya ka teka ngele oopomba odhi li kokule, ano iinano iile. Oonkambe ohadhi dhanithwa wo piituthi ngaashi yoohango, unene kAaherero.

Ngele tashi ya moNamibia omu na omiti dha yoolokathana ndhono dhi li hadhi longithwa okudhika omagumbo nenge iiti noshowo mu na omiti dhimwe hadhi longithwa onga iihemba okupanga omikithi dha yoolokathana ngaashi omikolo nomashikisha pethimbo lyuutalala koohembundangele.

Ngele taku popiwa uunamapya nuunimuna osho oshinima shasimana mono oyendji yena iikunino yiikwamboga oshoka , omboga oyili hayi gandja ovitamine niitungithilutu molutu tayi gamene omalutu komikithi dhayoolokathana , yo oyili wo hayi etapo oompito dhiilonga momudhingoloko yo tayi etapo iiyemo .

Uuyuni wa humu nduno komeho mono ngele omvula oya loko, aantu ohaya kutha oonete ya ka yule oohi momadhiya nomomatale, shono shi li oshiwanawa, oshoka otaya palutha aanegumbo lyawo yo taya gandja wo oompito dhiilonga e taya tumu oohi kondje yiilongo ya ka landithe dho tadhi eta iiyemo meni lyoshilongo.

Uunamapya nuuniimuna owuli tawu dhana onkandangala unene tuu muuyuni awuhe koonono, mono aantu oyendji yena iikunino okumuna ano oohi dhono dhili esimano netumba unene tuu ongele okaaleli yetu yoshilongo ongele okaayilongi unene tuu aanasikola ohashi yape ontseyo opo yamone oshindji.

Ngele tashi ya piituthi yopamuthigululwakalo ngaashi mbi yoohango naambi yomapititho mo nomaluko guunona, Aawambo ohaya zala omizalo dhopamuthigululwakalo. Ohaya zala oondhelela, haa zala omawe niimona moothingo hono haku kala kwa tulwa omasipa goomba. O, eopalo unene noonkondo.

Moshilongo shetu omu na omahala ga yoolokathana ge li moondoolopa dhi ili wo. Hono ku na oondunda dhomavululukilo, ano oondunda dhokulalwa kaayenda oshowo kaapashiyoni ngele taye ya moshilongo shetu. Oondunda ndhoka odha simana, oshoka odhi na egameno hono aantu haya ka vululukwa taya li iikulya yomahogololo gawo.

MoNamibia omu na oshituthi shono ha shi ithanwa Olufuko. Shino oha shi dhanwa kaakadhona ya nakatyepa, oku kaleka po oonkulunkedhi, dhono dha namunganga, mono aaleli ya simana okuza moondondo dha yoolokathana ha ya yi koshituthi hono, yaka tale nkene oontana dha Nelende lyUugwanga dha zala dhoopala.

Ngele otashi ya kaanafalama oyendji, yamwe oye na oofalama dhoo ndjuhwa, mono mu na oondjuhwa dho maludhi ga yoolokahana ,oonkintu nosho wo oondumentu. Moofaalama dhoo ndjuhwa, oye li haa sile mo oshmpwiyu oku opaleka mo kehe esiku, noku ningila mo omakonakono, noku tala ngaa ngele oodjuhwa ota dhi li nawa iikudja mbyono ya tula mo.

Aanafalama oyendji oyena oofalama dhiiyamakuti mono muna oondjamba. Oondjamba odhina edhina lyOshiwambo ndyono haku tiwa ookahenge, iinamwenyo hayi li ashike iimeno, iinamwenyo yombili ashike kayi hole okuhindwa. Koondjamba ohaku zi onyama ndjono hayi liwa, haku zi wo omayego ngono haga longithwa okuninga uulyenge womoothingo.

Mondjokonona yetu ya Namibia omu na omamanya ngono ga thaanekwa ano iinamwenyo. Ngono geli haga nana aapashiyoni okuza kondje yoshilongo noshili hashi eta iiyemo moshiketha shoshilongo. Oohembundangele mbono opo taya valwa oya pumbwa ye ye ya tale nkene onakuziwa nondjokonona yoshilongo ya li.

Omvula ngele oya loko opu na omahala gamwe hapu kala omatondokelo gomeya , ano omilonga . Onkene aantu momidhingoloko opo ya pite nawa nuukeka itaaya gwile momeya ohaya tete iiti eta yeyi tula kumwe nawa nawa , eta yeyi dhengele kumwe noomboha opo yeyi yaleke mpono puna omatondokelo gomeya , yavule okupita po pu pite woo uunona wo waa ha gwile momilonga dhomeya .

Aanafalama oyendji oye li ya muna oondama dhoohi. Ano taya tekula iinamwenyo mbyono yoohi, ongele omo ku yi pa iikulya tayi tungu omalutu nenge omeya ngono haga keelele opo oohi dhaa kwatwe kuupuka noshowo komikithi dha yooloka. Aanafalama haya landitha oohi, dhimwe odhina omwenyo taya gandja olumuno, dhimwe odha sa kwaambono taya ka teleka e taya landitha.

Aanafaalama oyendji mbono ye na oondama dhoohi oya pumbwa okukala ya kotoka unene, ngele tashi ya poohi dhawo, oshoka opu na omikithi dhoohi noshowo uupuka mbono hawu ponokele nokudhipaga oohi ngele inadhi tulilwa mo omeya ga yela nenge omiti noshowo iitungithilutu yagwana, onkene naya kale ya kotoka.

Moshilongo shetu Namibia otu na mo iiyamakuti yayolokatha, ngaashi oondjamba, mbyono nokuli hayi pungulwa nende hayi kala yee dhililwa kehala hono ha yithanwa okashana koketosha. Oondjamba odhili iinamwenyo yombili ashike kayi hole okuhindwa ngele oweyi hindi otayi kuyonagulile iilikolomwa ngaashi momapya.

Aluhe uuna wu na edhiya mono wa muna oohi dhoye, kala wa kotoka opo aluhe wu kale to dhindi mo omeya ngono ga kaka, e to tula mo omeya ngono omayelele, to tula mo omiti opo ku keelelwe edhipago lyoohi molwa oombahiteli ndhono inaandi keelelwa pethimbo. Kala ano to tonatele edhiya ndyono lyoohi opo wu tale ngele odhi li nawa.

Uunamapya nuunimuna owa simana uunene ngele owa munu oondama dhoohi mono oohi dha pumbwa oku sililwa mo oshimpwiyu ongele oku kala dha tulilwa mo omeya ga yela oshowo oku peyelwa mo omiti, opo ku keelelwe uuvu nomikithi, opo oohi kaadhi se. Nongele opuna ndhono dhasa mokati kaandhono dhina omwenyo nadhi kuthwemo ehala etali opalekwa.

Uunamapya nuunimuna owo tawu dhana onkandangala. Aanafalama oyendji oye li yena oofalama dhoondjuhwa, mono dhi li oshinima oshiwanawa oshoka koondjuhwa ohaku zi omayi ngobo haga liwa, go ogeli wo haga landithwa. Omanga oondjuhwa dhimwe ohaye dhi landitha dhina omwenyo kwaambono ya hala olumuno, nayo ya tameke oofalama dhoondjuhwa dhawo. Onkene oshi li sha simana.

MoNamibia otuna mo ehala ndono haku ithanwa Etosha hono haku kala iiyamaukuti ngaashi ongolo nonduli wo, mono oonduli dhata li ka ko kutya iinamwenyo yombili hayi nana ano aataleli okuza kiilongo kondje shono shili tashi eta iiyemo moshiketha shepangelo sho oshili wo hashi nyanyudha aantu.

Aantu oyendji oyena oondama dhoohi ndhono dho shiwambo. Oha dhipewa nee iikulya mbyono yina oovitamine noshowo iitungithilutu opo dhivale dhi indjipale dho kadhi kwatwe woo komikithi. Oonyama dhoohi ohadhi liwa nduno dhina iitungithilutu. Oohi ohadhi landithwa woo nokondje yoshilongo odhi holike unene.

Uuyuni wa humu komeho mono ihatu longo we koonyala tu papule nomatemo ashike ohatu longitha omambakumbaku ngono haga longo iilonga etayipu pethimbo ndjono, ngono woo haga ningi iilonga iipu unene tuu kaanafaalama noshowo kaanamapya. Omambakumbu oga simana unene.

Iiyamakuti moshilongo shetu shaNamibia oyili tayi dhana onkandangala ngaashi iiyamakuti mbyono hayi ithanwa onduli. Oyo iinamwenyo yombili hayi eta oshimaliwa moshiketha shoshilongo uuna aataleli po yaza kondje yiilongo taye ya oku tala iiyamakuti. Ongolo oyo oshinamwenyo ihaashi hindi.

Omamanya oga simana go oga yoolokathana, unene tuu moomina, oshoka ohaga longithwa gamwe oku eta po uuwe, gamwe oku eta po iisiliveli ngono haga ka longithwa oku eta po ngaashi uulyenge womoothingo nuulinga mbono hawu zalwa kominwe, onkene omamanya oga simana go ohaga nana aatalelipo.

Ngele owiyadha wamuna oohii oshasimana wukale todhisile oshipwiyu totala mokandama moka dhili ngele omeya ngono ngelimo ogayela tu nenge ongena pamwe omikithi nenge upuka tawuvulu okudhipanga oohii, onkene oohii dhono dhasa inadhi pumbwa okukala dhili mumwe noohii dhono dhina omwenyo odha pumbwa okwi kalekelwa okandama otaka opalekwa nawa.

Miiyamakuti yaNamibia omuli mwa kwatelwa iinamwenyo mbyono hayi ithanwa oonduli, odho dhili iinamwenyo yombili hadhi li ashike iimeno etadhi nu omeya. Aataleli po ngele taye ya moshilongo ohaye ya oku ninga omapekapeko taya tala nkene Namibia eli ena iinamwenyo ya yoolokathana. Onyama yoonduli ohadhi li wa dhina iitungithilutu.

Namibia oshilongo shuudha iiyamakuti oyindji, mono mwakwatelwa ngaashi oongolo. Iinamwenyo mbika oyo iinamwenyo ndjoka hayi nana aataleli okuza kondje yoshilongo yitalike nkene tayi nuka nenge tayi dhana. Kongolo ohakuzi onyama ndjono hayi liwa meni lyoshilongo, etayi tuminwa kondje yoshilongo yikalandithwe.

Ngele aapashioni taya yi momalweendo ya katale iiyamakuti , ohaya kala yeli megameno oshoka inaya pumbwa okweenda kolupadhi. Iiyamakuti yimwe oyi li ya nika oshiponga ngaashi oondjamba. Ohaya kala nduno yeli miiyenditho, taya talele nduno ashike iinamwenyo okuza kokule miiyenditho , sho oshili hashi ya nyanyudha nohaya kala taya thaneke omafano.

Omambakumbaku ogeli ga simana kaanamapya, oshoka ohaga longo iilonga mbala go geli wo haga pululile momikunda mono aantu kwali haya longo nuudhigu moomvula ndhiya dhonale, ashike paife omambakumbaku ogeya nehumo komeho, iilonga otayi longwa nuupu etayi manwa.

Uunamapya nuuniimuna owa simana unene kiitopolwa yokuushayi oshoka oyendji oyena iikunino yiikwamboga, mbyono hayi tekelwa ethimbo kehe, yena ano ominino dhili mokati koshikunino, opo iikwamboga yimone omeya ga gwana , kokukeelelwe oku ganya kwiikwamboga. Momukalo gatya ngawo ohayi taandele e tayi koko nawa.

Oku kala wuna oshikunino shiimeno osha simana, opo wukale wuna ominino dhokutekela iimeno yoye, opo yitsapuke nawa yikale yina omidhi dhaya muule yo yikweetele iiyimati yili iiwanawa. Aluhe kala to ningi omakonakono ngele iimeno ominino odhili tadhi longo melandulathano.

MoNamibia uunamapya owo kamana kaNdongo. Aantu oyendji oyena iikunino yiikwamboga , oshoka oyeshi esimano lyiikwamboga okupalutha aanegumbo noshowoo okulanditha meni nopondje yoshilongo. Iikwamboga oyili hayi gamene kolutu komikithi dhayoolokathana noshowoo tayi gandja iitungithilutu yagwana nawa.

Elongo olya simana ngele taliya koondjepunda mbono yeli poondondo dhopevi, oshoka ohali patulula omadhilaadhilo gawo, taye yape oondjodhi ndhono yena okuninga ngele oya mana omailongo gawo. Aanona oya pumbwa oku putudhilwa oosikola opo ya tseye kutya elongo olya simana lyo olyo oshipatululo sho nkalamwenyo.

Uunamapya owo oshitopolwa shasimana mevi lyetu lyAwambo, oshoka ngele owuna oshikunino shomboga oto palutha aanegumbo lyoye naambono yopomudhingoloko goye. Okukala moshikunino oto gandja iilonga kwaambono kaayena sha iilonga pomudhingoloko, tashi eta iiyemo mondjato yoye okutumina kondje yoshilongo.

Ngele tashi ya kaanafaalama oyendji oya munu oondama dhoohi, mono oohi haye dhi tekula niikulya mbyono yi na iitungithilutu, opo oohi dhi vale omayi ogendji go ga tenduke ge ete po oohi woo, onkene aanafaalama ohaya gandja iikulya yomaludhi ga yoolokathana koohi yo taye dhi sile oshimpwiyu nawa.

Ngele tashiya puunamapya nuuniimuna, aanafaalama oyendji oya hogolola oku mona oofaalama dhoondjuhwa dhoshiwambo oshoka oondjuhwa ndhino odhi na oonyama ndhono hadhi liwa oontoye, ano onyama ontokele ndhono yi na iitungithi ya gwana nohayi keelele omalutu komikithi dha yoolokathana. Oondjuhwa oonkiintu ohadhi vala omayi ngono haga liwa nohaga landithwa meni nopondje yoshilongo.

Okumuna iinamwenyo ya yoolokathana osho oshinima oshiwanawa ngaashi okumuna oonkanga. Onyama yonkanga oyafa ashike onyama yondjuhwa, ngele oweyi li nokuli kuzamo. Oonkanga ohadhi landithwa, ongele okondje yoshilongo nenge meni momudhingoloko, sho tashi ku etele iiyemo iiwanawa mono nokuli hadhi vala, e to tekula uunamwenyo owundji.

Oshikunino shoonyanga oshili hashi dhana onkandangala, oshoka odhili hadhi longithwa ongele omomahoka nenge oku telekelwa miikulya mbyono hatu li kehe esiku. Oonyanga odhili hadhi panga ngele tashiya komavu ngono gomashikisha nomikolo unene tuu koondjepunda. Oonyanga odhili hadhi eta iiyemo moshilongo ngele tadhi landithwa meni lyoshilongo nande kondje yoshilongo.

MoNamibia omuna ehala lyiiyamakuti mbyono hayi kala ye edhililwa, shono hashi ithanwa Etosha. Aapashiyoni okuza kiilongo ya yoolokathana ohaye ya ya talele po Etosha, shono hashi e ta iiyemo moshilongo. Pethimbo lyoosikola dhafudha, aanasikola oyendji ohaya yi momalweendo yaka talele po Etosha hono taya ka tala iinamwenyo ya yoolokathana ngaashi oondjamba noonduli noonkoshi wo.

Okumuna oohi osho oshinima oshiwanawa oshoka aantu oyendji pomudhingoloko ohaye ya okulanda ya ka paluthe aanegumbo yawo, nenge taya landa olumuno nayo ya ka tameke oohi wo. Onkene ohashi kala sha simana oshoka oonyama dhoohi ohadhi liwa dho ohadhi kelele aantu komikithi dha yoolokathana nohadhi eta iiyemo.

MoNamibia alihe koonono otuna mo ehala ndono hali ithanwa Etosha hono kuna iiyamakuti yomaludhi ga yooloka, tamu adhika uumenye, oongolo, noondjamba, oonkoshi nomatotongwe wo iinamwenyo mbino ohayi nana aatalelipo kuza kondje yiilongo shono tashi eta iiyemo.

Uuyuni wa humu komeho, uuyuni wa zi moomvugo, mono aanafaalama naanamapya ye li taya longitha ashike omambakumbaku ongele okupulula momapya gawo nenge miikunino. Omambakumbaku oge li ha ga longithwa oku tatula omamanya nosho wo oluma opo ombuto yi ye kohi nawa.

Aanamapya ngele ethimbo lyeteyo olyathikana ohaya teya omahangu, etaye ga tula pomalupale etaga dhengwa niiti nenge gambangulwe po nomambakumbaku. Opo ngele oya mana iilya ohayi yelwa nduno poshipale, tayi kuthwa mumwe noolungu, etayi yelwa nawa nawa etayi tulwa miigandhi yikasiikililwe yo yiwape okuliwa.

Ngele tashiya kuunafaalama osho oshinima oshiwanawa, unene tuu okumuna oongombe dha yoolokathana ongele oontsezi, oondumetana noshowo oonkadhi. Uunafaalama woongombe uuwanawa oshoka koongombe ohaku zi omahini, onyama hayi liwa ndjono woo hayi tumwa kondje yiilongo, yo tayi eta iiyemo moshilongo.

Miiyamakuti yaNamibia omuna shimwe shono hashi ithanwa onduli, ndjono yi na oongolo oonde, yo oyi li wo hayi nana aatalelipo okuza kondje yiilongo sho tashi eta iiyemo moshiketha shepangelo. Onyama yonduli ohayi liwa yo ontoye unene. Aanasikola ngele taya yi momalweendo taya ka talela po iinamwenyo kEtosha oye hole oku ka dhana nonduli oshoka oyi na ombili.

Uunamapya nuunimuna owuli tawu dhana onkandangala unene tuu ngele owa kala wuna ofaalama yoondjuhwa ogweye ne watya sho. Oshoka oondjuhwa unene ndhono oonkiintu ohadhi vala omayi taga landithwa etaga eta iiyemo. Onyama yondjuhwa ohayi liwa oyina oovitamine ndjono onyama ontokele nohayi keelele omikithi dhayoolokathana.

Eshito lya Kalunga olyo oshinima oshiwanawa, mono tunamo efuta. Olo li li hali talelwapo kaatalelipo oyendji. Efuta hali gandja oohi dhono hadhi liwa meni loshilongo no kondje yiilongo. Oli li wo hali gandja oompito dhiilonga kwaambono yena oombautu noosikepa taya ka kwata oohi nenge taya fala iilandithomwa kondje yoshilongo, okupitila ano mefuta.

Aanafalama oyendji oyeli ya nyanyukwa oshoka iilonga oyindji ihayi longwa we koonyala. Uuyuni sho wa humu komeho ano uuyuni wo ngolo, mono asntu haya longitha omambakumbaku miikunino yawo, opo ya tete oomwidhi, eta yedhi ningi oongonga, dho dhili vule oku landithwa. Omashina oga eta ehumo komeho uunene nawa.

Miiyamakuti yaNamibia, omu na iiyamakuti ya yoolokathana ngaashi oongwe, oonkoshi oondumentu noonkiintu. Oonkoshi oonkiintu ohadhi vala uunkoshona mboka tawu indjipaleke omwaalu moshikunino shawo shEtosha. Aapashiyoni okuza kondje yiilongo ohaye ya ya tale iinamwenyo ya yoolokatthana yomaludhi, e tayi eta iiyemo moshiketha shoshilongo. Osha simana.

Aapashioni ngele taya yi momalweendo miilongo yontumba nenge moondoolopa dhontumba ohaya yi yi ilongekidha ye na iilongitho yawo yoyene, oshoka ohaya yi e taya ka yunga oontanda mpoka haya kala ya kuutumba e taya kundathana nkene ye na okutsikila olweendo lwawo. Ohashi kala oshipu, oshoka iikulya nomeya ohaya kala ye na nale.

Oku kala omunafalaama oshinima oshiwanawa oshoka oho kala wuna iiyimati oshowo iikwamboga mbyoka hayi kupe wu kale toyi trkele yo yitsapuke nawa . Etekelo lyiimeno olya simana.

Ehumo komeho osho lyeya aanafalama ihaya tekele we iikunino yawo nomayemele ngono taya humbata komitse ashike ohaya longitha ominino ndhono dhapita mokati kiimeno. Oku gandja omeya ga gwana, opo iimeno kaayi ganye komutenya yo yi kale yina omidhi dhili muule nawa.

Momuthigululwakalo gwetu gwaawambo omuna shono hashi ithanwa iigandhi ano oompungulilo dhaawambo, mono hamu pungulwa iilya. Iigandhi ohayi etwa po okuza ano momwiidhi ngono hagu ka muwa mo matalale. Okuza ano mo mihuya dhono hadhizi komisati nosho wo oongudhi dhono haku kala kwa thikama iigandhi, dhono hadhi ka tetwa komisati nokomiti dha yooloka wo.

Aluhe ngele owiyadha wuli omunafalama osha simana wukale to tonatele shono wuli wamuna unene tu oohii, opo pukelelwe omikithi oohii tadhisi molwa omapuka gayoloka thana, onkene tonatela omeya moka oohii dhoye dhilimo oto kala todhiningile oma pekapeko ongula nethimbo alihe komatango.

Uunamapya nuuniimuna owo kamana kandongo. Onkene aanamapya oyendji oya tokola okukala yena iikunino yiimeno ngaashi omapungu nosho wo omahangu. Iimeno mbino oya pumbwa okusilwa oshimpwiyu, okupewa ano uuhoho opo yi kale ya tsapuka nawa yo yi ime iiyimati yina oonkondo.

Ngele otashi ya kaanafaalama oyendji oyeli yena omahala mpono nokuli ya tunga po omahala gomavululukilo. Ngono geli haga nana unene aapashiyoni ngele yeya moshilongo uuna taya pashiyona taya tala oshilongo. Nongele oosikola odhindji odha fudha aanasikola osho wo aalongi ohaya yi komahala ngoka gomavululukilo yeki inyanyudhe.

Aanafaalama oyendji ita ya longo we nuudhiginini uenene tuu miikunino ya wo mbyono yena, iha ya tekele we no mayemele ngaashi sha li monkulu yonale, ashike oye na ominino, dhili kohi yiiyimati no ko hi yiikwamboga, dho ta dhi tekele iimeno, sha wo oku pa tu lula ashike kopomba, onkene iimeno oha yi kala yatsapuka nawa, ta yi koko nawa.

Eshito lya Kalunga osho oshinima oshiwanawa, hono aanamapya oyendji haya yi momakuti ya ka kuthemo omiti dha yoolokathana dhono dhimwe hadhi longithwa okudhika omagumbo. Dhimwe ohadhi longithwa wo onga omiti dhokupanga ano iihemba, ngaashi omikolo iilalo yomambungunyina ohayi pangwa niihemba.

Uunamapya nuuniimuna owa simana unene tuu okumuna oondama dhoohi dhoshiwambo. Odhili ha dhi eta po iiyemo ngele aantu tayeya oku landa okuza kondje yiilongo nenge momudhingoloko. Yo yamw ta ya landa oohi dhina omwenyo opo ye ke dhi mune nayo ya kale yena oondama dhoohi dhawo. Onayam yoohi oha yi keelele omalutu getu komikithi dhayooloka ee ta dhi gandja iitungithilutu.

Uunamapya nuuniimuna owo esimano enene moshigwana shetu noshowo moshilongo shetu . Okukala wamuna oondjuhwa osho oshinima hashi etapo omayi ngono haga liwa moshigwana gena oovitamine . Okulanditha omayi totumu kiilongo yopondje nopuushiindalongo. Oondjuhwa nadho ohadhi liwa onyama yadho.

Aanamapya oyendji oyena iikunino ya yoolokathana yiikwamboga, mono hayeyi sile oshimpwiyu okuyi kaleka ano momuzile opo kayi mone oonte dhetango odhindji yoyi yonuke, okuyi tekela ano omeya ga gwana opo yi wape yi tsapuke nawa okuza mevi, yo yi imike iiyimati iiwanawa, yo yi etepo oompito dhiilonga moshigwana.

Otu na aanafaalama mbono ye na iikunino yokulonga oongala, mono dhi li hadhi vulu oku eta po oompito dhiilonga unene tuu tadhi ka mangwa, opo ano dhi tulwe kumwe nawa dho dhi ye dhi ka landithwe. Aantu oye hole okulanda oongala, unene tuu piituthi yomazalo gomaguwo.

Ngele tashi ya kaanafaalama, ohaya munu oondjuhwa dhayoolokathana omaludhi nomaludhi, opo dhihandje olumuno oluwanawa. Haya munu oondjuhwa oondumentu ndhono hadhi ithanwa omakondombolo noondjuhwa ookiintu opo sho tadhi kavala dhigandje omaludhi goondjuhwa dhayoolokathana.

Moshilongo shetu shaNamibia omu na ehala ndyono hali ithanwa ombuga yaNamib. Mombuga mono ohamu kala mu na oondundu dha yoolokathana, mu na omamanya ga yoolokathana, gamwe omatiligane gamwe omaluudhe. Mono aatalelipo yokondje yoshilongo haye ya okukutha ombinga taya thaneke taya fala omathano kondje yoshilongo.

Aanafaalama oyendji oye na oofaalama mono ya kuna oomboga. Oomboga odhi li hadhi liwa dhina ano iitungithilutu dho odhili hadhi eta iiyemo ngele tadhi landithwa pomudhingoloko nenge kondje yoshilongo, onkene oomboga ohadhi tekelwa omeya ga gwana, opo dhi kale dhina iiyimati ya kola notayi monika nawa.

Momuthigululwakalo gwAawambo omuna omazimo ngaashi ngono hagi ithanwa aatundu yaNasheya mbono yalukilwa oongolo. Iinamwenyo mbino ohayi li ashike omwiidhi eta yunu omeya. Oyili hayi talelwa po kaapashiyoni okuza kondje yoshilongo ta yeya oku tala nkene yo opalela eshito nonyama yawo ohayi liwa.

Eteyo ngele olyea, aanafalama oyendji ohaya pungula iilya yawo nenge iilikolomwa yawo, mwaashoka hashi ithanwa egadhi. Iigadhi oyo oompungulilo ombwanawa oshoka iilikolomwa ihayi tukwa nando kuupuka washa ndele otayi kala yili megameno. Iigadhi ohayi tungwa kootate taya longitha oomwidho osho woo omihuya.

Uunamapya nuunimuna owuli wa simana, oshoka ngele owuli wa muna oohi, wuna oondama moka wuli to tekula oohi. Oshapumbiwa uunene wukale todhi pe iikulya mbyoka yina oovitamin niitungithi lutu, opo dhi vale dho dhiindjipale, ngoye to landitha, dho tadhiku etele iiyemo, dho odhili wo tadhi eta oompito dhiilonga pomudhingoloko, dho odhili wo dhina onyama ombwanawa tayi kelele omikithi.

Omeya ogo omanamwenyo. Ano efuta olyu udhilila oohi dhomaludhi ga yoolokathana. Mefuta hamu kala wo oosikepa noombautu ndhono hadhi ka kwata oohi dhi ete komutunda dho dhi landithwe dhi ete iiyemo moshilongo. Oto adha mo mu na aantu mbono ya shitilwa mo. Mefuta hamu kala mu na aantu taya yogo.

Ngele tashiya kaapashiyoni, oye hole oku iyuvitha nawa. Ye hole okuya pomahala mpono gomayimweneneno, puna ombepo tayi pepe nawa. Ohaya kala nduno taya yotha oonyama dhayo, yo ye na iikunwa yawo, taya iyuvitha nawa, onkene osha simana monkalamwenyo okuya pomahala mpono omwenyo goye gu uvite gwa hala, etoku uva po ombepo.

MoNamibia omu na iiyamakuti ya yooloka mono hayi kalekwa kehala ndyono hali ithanwa Etosha. Aapashiyoni okuza kondje yiilongo ohaye ya nduno ya tale iinamwenyo ya yoolokathana mono mu na nokuli iiyamakuti mbyono hayi ithanwa oonduli. Oonduli okuza peshito iinamwenyo mbyono hayi li ashike omafo yo tayi nu omeya. Oyi li hayi eta po iiyemo moshilongo.

Ngele tashiya kaanafalama oyendji, oyena oofalama dhoondjuhwa, mono onyama yondjuhwa yili hayi liwa, hayi telekwa ano piituthi ngaashi opomashasho, pomaluko, nopiituthi yoohango wo. Onyama yondjuhwa oyo kamana kandongo, ngele oweyi li ito zimo we, oshoka oyo onyama ontokele yo oyili wo yina iitungithilutu ya gwana.

Uunamapya nuunimuna owo dhingi. Uuyuni sho wa humu komeho aanafalama oyeli ashike taya longitha omashina miikunino yawo, itaya longitha we oonyala, itaya longithawe omatemo mokutsika. Omuna omashina ngono ga huma komeho, haga pilulile evi mumwe nuuhoho, opo iiyimati noshowo iikwamboga tayi tsikwa, yi kale yaya muule omidhi.

Ngele tashi ya moNamibia omu na iiyamakuti ya yoolokathana. Mono mu na oonduli, oongolo, oomenye nosho wo oompo. Iiyamakuti mbino oyi li ya simana, oshoka oonyama yadho ohayi liwa yo oyi li wo hayi landithwa onyama ndjono tayi yi pondje yoshilongo. Onkene eopalo lyiinamwenyo olya simana, oshoka otayi adhika wo nokoondjepunda yomapipi.

Ngele tashiya kaanafaalama oyendji oyena oofalama dhiikombo mbyono hayi ithanwa iishimbakombo. Iikombo oyili hayi liwa oonyama dhawo naambyono iinkiitu omahini gawo ohaga longithwa okunuwa nokupalutha uuhanana. Onkene aanafalama oyeli haya mono iiyemo okupitila ngele taya landitha iikombo yawo.

Uunamapya nuunafalama owa simana unene okukala wa muna iitekulwanamwenyo ngaashi oombaka. Odhi na onyama ndjono hayi liwa, ongele okupalutha aanegumbo nenge tayi landithwa momudhingoloko. Omayi gadho ohaga kala omanene ngono haga liwa ge na oovitamine niitungithilutu oyindji nawa.

Ngele opethimbo lyeteyo aanamapya unene mbono ye na iikunino yomatama ohaya kala yi ipanda yoyene. Ano taya ipe omapandulo, oshoka ohaya teya iiyimati yomwaalu gopombanda ngono nokuli omatama ga talika ko haga landithwa momidhingoloko nosho wo kondje yiilongo e taga eta po iiyemo. Omatama ogo oshinima oshiwanawa.

Aantu oyendji komikunda oyena oondama dhoohi mono kwa talikako kutya oohi odho oshinima sha simana, onyama yadho ohadhi liwa dho odhili wo hadhi landithwa ngele dha kukutikwa nenge oontalala meni no pondje yoshilongo. Aakulupe oye hole okulya onyama yoohi oshoka kayina nando uupyakadhi washa, ongele omoombinzi dhawo.

Uunamapya owuli wasimana moshilongo shetu oshowo momudhingoloko, oshoka ngele tashiya pokukala wuna oshikunino shoongala oshili hashi eta po iilonga kwaambono kaayena iilonga moshigwana. Sho oshili wo hashi eta po iiyemo ngele walanditha oongala komahangano ngaashi ngono gomafumviko kiituthi yoohango oshasimana.

Iyaloo ano, uuyuni wa humu komeho. Mongashingeyi ka ku na we iikunino hayi tekelwa omeya ngono taga zi momayemele, ashike mopaife oku na ominino ndhono dha ndulukwa po. Hadhi kala ashike dha taakana mokati koshikunino okutekela ano iimeno, opo yi mone omeya ga gwana ko ku keelelwe okuganya nokusa po komutenya.

Moshilongo shetu shaNamibia omu na iiyamakuti oyindji mono mwa kwatelwa ondjamba. Ondjamba oyi li ya simana kiiyemo moshilongo shetu, oshoka ohayi nana aatalelipo okuza kondje yiilongo. Ngele taye ya metalelopo ohaya yi nduno moshikunino shiinamwenyo e taya ka tala nkene iinamwenyo yi li ya yoolokathana. Kondjamba oku na onyama ndjoka hayi liwa, ontoye unene.

Uunamapya nuuniimuna owu li tawu dhana onkandangala. Aanafaalama oyendji oyena oofaalalma dhoondjuhwa dhomaludhi nomaludhi. Oondjuhwa ohaye dhi palutha niikulya mbyono yi na iitu githilutu unene tuu omakanuwa ngono ge na oontanga ndhono hadhi gandja oluvalo koondjuhwa ndhono oonkiintu.

Uunimuna owo esimano unene moshigwana shetu nomoshilongo shetu Namibia, onkene otunamo iinamwenyo ya yooloka ngaashi oondjamba ndhono shili dhapumbwa oku silwa oshimpwiyu, okukala tadhi pewa iikulya ya gwana nomeya ,okukala woo tadhi pewa omiti opo ku keeleliwe omikithi kiinamwenyo. Ohadhi nana aataleli.

Okumuna ofaalama yoongombe osho oshinima oshiwa nawa, koongombe oha kuzi omahani to palutha aanegumbo, hakuzi onyama tolanditha ongele okiilongo yopondje takuzi yimwe tayiya mondjato yoye. Koongombe oha kuzi oshipa sha dho shono hashi kwewa nomashina eta shiningwa oongaku, omapaya eto kalanditha nasho shili woo oshiwanawa.

Ngele owayi komahala ngono gokomunkulofuta okuli haku monika oodhila dhoka hadhi ithanwa omandoko. Oodhila dhino ohadhi kala tadhi monika nawa, ngele tadhi yogo oko ashike to kala wahala okutala. Oodhili dhino ohadhi li oonyama ngaashi oohi, odhili wo hadhi nana aapashiwani ye ye yakale taye dhi tala.

Muuyuni wonale ookuku oya li haya tungu omalilo ngono haga etwa po okuza moombale, onkene omalilo oge li opo hapu telekelwa iimbombo mbyono hayi liwa ongele onga onguta. Aantu oyendji ngele taya yi komaushimba nenge taya yi taya ka konga omailonga ohaya lile iimbombo tayi zi pomalilo, opo ya kale ye na ompolo nelago.

Uunamapya owo esimano unene tuu koshilongo shetu shaNamibia . Ohawu eta iilikolomwa yayooloka ongele omahangu, omapungu niikwamboga woo. Oyili wo hayi tukeelele opo twaaha kalande iinima yondilo koositola yili wo hayi palutha aakwanezimo yawo nawa.

Ngele owuli omunafalama wuna ano oshikunino shiyimati noshowo shikwaamboga ,oshili sha simana opo wukale totekele imeno yoye ethimbo lyongula onene nando lokomatango shoshiliwo shasimana wukale wakelela iimeno yoye koonte dhetango odhiindji opo kayi se po. Iimeno oya pumbwa okukala tayi silwa oshimwiyu opo yi ete iiyimati iiwanawa.

Iiyamakuti ngaashi oondjamba oyo iinamwenyo iinambili oshoka ohayi li ashike iimeno. Ihe oya pumbwa oku kaa yakotokelwa oshoka inayi pumbwa okuya mekwatathano naantu oyo iinamwenyo mbyono hayi ehameke uuna wayi muyo kashili pamukandu gwawo.

Ngele tashiya kaanamapya oyendji oyeli yena iikunino mbyono yeli ya kuna mo oomboga. Omboga oyo oshikulya oshiwanawa oshoka ohashi gandja iitungithi lutu oyindji yagwana. Mono nokuli iikunino mbino oyili hayi etapo oombito dhiilonga unene tuu pethimbo lyetewo ngele iilikolomwatayi tewa yo yika landithwe wo.

Okumuna oohii osha simana oshoka ohashi gandja otsewo kwambono yopodhigoloko yilongeleko nkene nayo yena oku kamuna oohi wo, shasimana unene tu kaanasikola yetu ongele ombono yopondondo dhopevi nenge yopondondo dhopombanda nkene yena oku kala talongwa nkene oohi hadhivala nankene hadhi tendula.

Aanafalama yoondjuhwa oyeli hayi ipandula unene tuu pethimbo lyomvula, oshoka oondjuhwa ihadhi liwe iikulya mbyono hayi landwa moositola ohadhi kala ashike tadhi li omwiidhi nosho wo uupethupethu mbono hawu kala momwiidhi. Shino ohashi kala tashi nyanyudha omunafaalama oshoka itaku thawe oshindji mondjato akalande iikulya yoondjuhwa.

Ngele ta shiya kunamapya , aanafalama oha kala yena iikunino yawo yoomboga yoshiwambo mbwono hayi liwa noku palutha anegumbo oshowo hayi tumwa kondje yoshilongo. Oku kala noshikunino pomudhingoloko owuli to gandja iilonga kwa mbono yopomudhingoloko ngele tatekele nokuteya. Ehimbo ngele olya thikana lyomboga ,oomboga odhina ovitamine nayi

Miiyamakuti omuli muna oshinamwenyo shono hashi ithanwa Oondjamba. Oondjamba oyo oshinamwenyo hashi nana aatalelipo okuya meni lyoshilongo opo yeye ya kale yeshi tala uunene tu ngele tashi li iimeno ano omafo gwomiti. Ohashi litha omukati gwasho yo atalelipo takala nduno ta thaneke ya tala nawa

Ondjamba oyo oshinamwenyo shombili, mpono yina uuwanawa oshoka ohayi nana aatalelipo okuza kondje yiilongo, tayeya yatalele po moshilongo shetu yo taye tweetele iiyemo.

Okamenye oko oshiyamakuti oshiwanawa oshoka, ohashi nana aatalelipo kondje yoshilongo, okuya meni lyoshilongo, tayeeta mo iiyemo, mokuya yaninge omatelelepo nenge olweendo lwokuya mombuga yaka tale iiyamakuti.

Oombaka odho iitekulwa namwenyo yina ombili, mbyoka tayi kuetele onyama tayi kupe omayi.

Oohi dhefundja oombwanawa oshoka mokudhiteleka odhina oovitamine adhihe. Mokukala wudhina oto vulu kulanditha eto mono oshimaliwa eto palutha aakwanezimo lyoye ndele eto tumu no kondje yiilongo eto mono mo iiyemo wo.

Iimeno oyindji ohayi kunwa moofola dhawo , opo yi vule okwiipa ompito ngele tayi koko .

Okukala wakuna iiyimati yoye, wakuna iikwamboga otashi kupepalele opo wukale wiithikamena po mwene, nande ngeno oositola odha pata shono otashi ku ulikile nale kutya ngoye onga omunafaalama oto vulu oku kuna, oto vulu okutekela iimeno yoye ndele toyi longekidha nawa, ndele tayi ku etele eteyo lyili nawa kwaahena we ngoye toyi koositola.